Amweni matenda etinoona mumakanyi mwetinohamba umwu, matenda ekuti aandodi kuti uone muntu, ngendaa yekuti denda rakaita sekhorera aridi kuti muntu urirape usikazii kuti unorapa sei nedenda rakadai ngebeshamupengo riya rinotode kuti vanoziva varape.

Matenda eshe anode kurapwa asi kune amweni matenda anode kuchengetedzwa ngekuti muntu umweni unozviuraya eida kurapa denda reumweni muntu saka zvinode kuti vantu vange vakandaticha kurape matenda izvi zvinoita kuti matenda aya aonekwe ari matenda anorapika

Ndaonanae matenda asingandodi izwa wanasa kana kuti takamaerenga mumabhuku tozoite kuti togara tisikazii kuti todini ngeupenyu panotode vantu vakataticha mabhuku vanoziya ngezvawo adetsere vantu vanotambura ndiwo matenda.

Amweni ngeekutoti muntu arwara zviya unosana kurapirwe ndau yaarwaria ngekuti akazoendeswa kune amweni antu kwakadai ngekuchibhedhlera vantu veshe vanenge vari ponapo vanotobatirawo vabatirawo radambudziko he rekuti totsvake kutora pai vantu

Amweni matenda aasi matenda akajairika akapi ngendaa yekuti ukamaningira matenda ona awawo ngeekuti muntu unotorapa wacho unokone kutobatwa ndiwo matenda saka muntu unorapa unofanire kunge akafundiswa kuti agare nezvidhloko zvinoite kuti asatapukira.

Zvirwere zvimweni zvino nesa nekuti zvino tekeshera pasina nguva yakareba zvirwere zvona zvozvo azvisi zvirwere zvekuti muntu ungabai rapa usina chawaka ndxoka chinoku dzivirira kuti usabatira uyewo zvimweni zvirwere zvacho zvinoda kuti muntu arapirwe paano rwarira asaenda ko dhibhana ne amweni.

Matenda aasi matenda ekundorape zibherera, matenda akadai ngeawawo akafanana ngeebesha mupengo rakambobuda mazuwa aya pamwechete nekorera anondode kuti vantu vanoziye kurapa vanoende kodhxoke zvidhxoko zvavo vovarapire pandau yavabatwa nazvo.

Matenda andobvi njee nyore ano ndode kuti vantu vaka tatiche kurape matenda vadetsere vantu ngekuti akade ku detserwa nge vantu vasika zii zve matenda iwona awawo vano pedzisira vato batwawo ndiwo matenda acho azvizo naki muntu kuti weide kurapa wobatwa nge denda.

Matenda atinoona panyika panapa aasi matenda akanakapi. Matenda ona awao anobaada muntu anoziye kuarapa ngekuti ukaona matenda akadayi sekhorera muntu akabatwa ndiyo aatenderwi kuti aonekwe padhuze. Anoda kuti uende kuretu neamweni urapwe uri pako wega. Beshamupengo riyani rakatodarowo.

Amweni matenda asi kuti muntu unondorapa panenge ari ngekuti ukade kumarapa matenda ona awawo unotambudzika ngekuti auzi kuti unomarapa zvakadini saka zvanoda anode kuti muntu unoziye kurape matenda anga ariye unokuona eikuningira eikuhloya kuti wakadini.

Matenda ayani ane marudzu akasiyana siyana amweni matenda anorapwa nemvura chaiyo matenda anonyda mutombo uwowo wakanaka Saka teiti vana vanofana kutaticha mutombo woziva kuti mutombo unishandiswei.

Atizvirambi eya kuti amweni matenda anode kuti arapiwe kunana sekuru nanambuya asika chatakaona ndechekuti amweni matenda anotobatawo anasekuru nanambuya anode kurapa anoaya anotode madhokodheya akafundire kurapa matenda wona awawo.

Azvizi kunaka kuti umweni muntu ngendaa yekuti atadza kuona mare otadze kuone kudetserwa kuzvibhehlera zvaaifane kuenda kunodetserwa. Vamweni vantu vanafundingwe vana veantu vane mare veidetserwa. Saka, tirikuti mapandiko anodetsera vantu pashi reshe ngaaningirevo mundau dzakazvidzitsa adetserevo antu anotambudzika.

Kweshe kweshe muutsanana neutano muntu weshe unofane kuti awanewo zviro zvaanofane kuwana zvakadai ngemvura. Pane zviro zvimweni zvekuti zvinotengwa, asi mvura ngaindoite mahara. Tirikuti mapandiko amweni ngaabeure kuti mvura ivhurwe mumakanyi abatsire vantu vanotambudzika. Vantu avafaniri kuweite mumango wakakura kootenge mvura.

Weshe muntu weshe pashi reshe unofana kuti asangane nezvaanofana kuwana zvakadai ngezvibhedhlera ,mvura yakachena unofana kuiwana .Vanhu vanofana kudetserana nevamwene vantu varimunyika varikutambudzika.

Kweshe kweshe kweshe vantu ngavaendeswe kuzvibhibhedhera hazvinei nekuti vantuvo vakadini. Tirikuti muntu veshe unosisira kuti aende kuchibhedhlera hazvinei nekuti muntu vakadini ona ivovo. Tinogakuti muntu atorwe aende kuchibhedhlera zvisinei nekuti ane mare ere kana kuti haana.

Muntu weshe pasi panapa akakosha. Marure paakatisika wakasika tine mukana dzakafanana chakazoenda kuzondoitika ndechekuti vamweni vakabarirwa parukanga rabwe paneurombo husingaite panonhuwa nhamo. Zvinongode kuti tionesane mumakanyi mwo tidetserane nehama dzisina mari dziende kuzvibhdehlera .

Vantu vanosise kuti vawane mukana wakasiyana weutano ngendaa yekuti kutame mvura kutame utano hwakanaka .Saka vantu vanositse kuti vamwe mvura yakachena kweshe kweshe kunogara antu, kana kusina pashi reshe rinoona ngezveutano ngaridetsere vantu vanotambudzika .

Muntu weshe unosisa kuti aware mukana wakafanana neumweni wekuenda kuchibhedhlera kunorapwa azvidakadzi kuti muntu ugare nemuntu unorwara kumakanyi ngenda yekuti watame mare yekorapwa azvinakidzi zvirozvo zvinofana kuti zviongororwe vantu vabatsirwe mahara vanenge vasina mare .

Kutii ndau dzeshe dzakat ikomberedza hadzitenderwi kuti vantu vagare pasina chavanozuya kuti kune chirwere chaputika vantu ngava bhuyirwe mumakanyimo vaone kuti vangaitasei kudzivirira chirwere ichi kana kuti vangaita sei kuti vabatwa ndicho vapone.

Munogara vantu, vantu vanosise kuti vabhuirwe ngezvezvirwere zviri kunesa. Vantu avafaniri kugara vasingarapiwi, muntu mumwe nemumwe unofanira kunge une mukana wakafanana neweumweni wekuende kuzvibhedhlera. Kana vantu vasina mari yekuende kuzvibhedhlera mamweni mapandiko akaita seUNICEF ngaadetsere.

Vantu veshe vanotwaya, vanoda kuti vatorwe vaendeswe kuntau dzine vantu vanotwaya. Mizi idzi dzakatogadzirirwe dzikatoiswe madhokodhera anoshanda. Madhokodhera onayaya chaanongoite ngechekuti anoona muntu eidetserwa, umweni unokona kudzokere pantau.

Kweshe kweshe, chinoite kuti muntu atwaye, inyaya yekuti muntu unenge adakurarama ari ega, asi kuti chatinoda isu ndechekuti kana tawona hama yedu yarumba bani, tisasayitore sechintu chisina basa. Ngatiyiendese kumizi.

Vantu vasandosiiwa venzerereka pasina inovadetsra ndakaona umweni eifura mwana ngebuwe akazotoponera kuchibhedhlera mwanawo saka zvinondoda kuti vantu vanotwaya vaende kugara kundau dzavo dzavakagsdzirirwa.

Vantu vanenge veitwaya vanoda kutorwa voendeswa kundao yevantu vanopenga vagume iyona iyoyo vachasangana ngemadhokodheya vanoona nezvevantu vane misoro isina kumira zvakanaka vamweni vakabatsirwa batsirwa vanotoona kuti ndxondo dzavo dzinodzoka pakanaka.

Azvina kunaka kugara nevapengo, apengo anofana kuenda kunzvimbo dzawo agume kone iyoyo anofana kubetserwa ngema dhokodheya akawanda. Madhokodheya akawanda akafundire zvekugara nevapengo ariyo ngavabetsere vantu vaone kuti vamweni vanhu vakodzokere pandau pavo.

Ndau dzinorapirwe vanhu nedzinotengeserwe mitombo dzinofana kugara dzine mitombo yakawanda. Mitombo iyona iyoyo ndoyatinofane kutotenga. Chero mari tisina tinofane kutokwereta tozovape mari taiwana, kuitire kuti vanhu vasafa ivo vachiripo vachigone kubatsira.

Tengeserwe mutombo nedzinorapirwe vantu dzinosise kunge dsiri ndau dzakachena dzakati totooo dzakahlamburuka dzisina kqna matotomba kuitira kuti vanhu vadakarire kugumepo vantu vadakarire kugarapo saka zvinofanirwa kuitwa vantu vanofanira kutsvaka futi vashandi vanoshanda kuchenesa ntaraunda.

Ndau dzeshe dzinogadzirwe kuti dzirapirwe antu nedzinotengeserwe mitombo dzinofana kunge dziri ndau dzakagara kunduze naantu ngendaa yekuti aizvidetseri kuti muntu unorwara otsvaka mari yemovha yekuenda wozotsvakazve mari yekutsvaka mutombo.

Kweshe-kweshe kunogare mutombo, nekunorapirwe antu nekunogare madhokodheya kunofane kunge dziri ndau dzakaongororwa. Madhokodheya naanamukoti vanhu zvakakosha munyika. Vanofanawo kupuwe mare yakawanda ngehurumende kuti vashande vakadakara.

Ndau dzeshe dzezvibhedhlera. dzinosise kunge dzine antu, Antu anobatikira antu asina Hasha nevantu, ngekuti vantu voo avavo vanorwara vakaonekwa zvakanaka vakabhuyiwa navo zvakanaka umweni unozwa kuti tera tera kana akabhuyiwa naye zvakanaka.

Ndau dzeshe dzinorapirwe antu dzinosise kunge dziri ndau dzinogara dzakabeurwa. Ungaa Mugubera ingaa Soto, chinondodiwa ngechekuti pange pane muntu unoshandepo. Pangaa pakati pousiku ngokuti vamweni vantu vakadetserwa pakati pousiku vamwe varikufunga kutoti vatofa.

Ndau dzeshe dzinorapirwa vantu dzinosisa kunge dzine vantu vanoziya zvemutombo vantu ava vanodetsera vantu veivabuira zvakakoshera kurya zvimweni zvikafu zvakakoshera kusarya zvimweni zvikafu izvi zvinoita kuti vantu vave neupenyu.

Chinodiwa ndechekuti pachibhedhlera panofane kunga panevantu vanoshandapo vakawanda, kuitire kuti vantu vakauya vakawanda zuva rimwe, vadetserwe ngenguwa vadzokere kumizi kwavo. Azvitenderwi kuti muntu auye aswere pachibhedhlera ngekuti watame kubatsirwa kwake ngenguwa.

Zvibhedhlera zveshe zvinosise kugara zvakabeurwa. Azvizi kunaka kuti muntu wahahairwa warwarirwa usiku otsvake movha iyekutakure murwere orumbe naye pachibhedhlera. Agume pachibhedhlera pacho otadza kudetserwa ngekuti vantu veshe vanenge akaata chibhedhlera chakatombonywa.

Kweshe kune zvibhedhleya vantu vanosisa kuti vabhuirwe ngepeshe pakanyorwa kuti panofana kubhuire vantu kuti vantu vanosisa kuti vadini zvinoite kuti utano hwavo hwakanaka ngekuti kuti utano hunake kwakanaka pane kuzouye kuzorapwa utano hwashata.

Zvibhedhlera nendau dzinorapirwa antu dzinofanira kuti dziakwe kudhuze neantu pazvibhedhlera pacho panofanira kunga pane antu anoshandapo akawanda vanoita kuti zviro zviite izvi zvinobaita kuti vantu vadakarire kurapirwe kuzvibhedhlera ngekuti hazvizofanani nekuenda kwambuya kana kwasekuru.

Ndinofunge kuti chiro chanyanye kukoshe ngechekuti kubva pavana vari kuchikora vadoko ngavatatiche ngezveutano. Vantu ngavadzidziswe ngezvikhafu zbavanofanire kurya zvinoite kuti utano hwavo hurambe hwakahlamburika zveiende kumamadhodha makuru nendombi ngavafundiswewo.

Kuzvikora kunofana kuti vana vatatiche nezvemitombo kunofana kutaticha nezvei hutsanana zvirwere zveshe zviri kunesa vanofana kuzvitaticha kana vazvitaticha vanofana kuzoziya kuti vangaita sei kudzivirira zvirwere zvakadai.

Zvakanaka kuti muntu afunde obaafunda maningi otadze kufunda ngezveutano hwemuntu. Tinoda kuti muntu abve kuchikora agere eiziya kuti zvinoite kuti ndisarwara kudai nekudai. Kana zvadaro tinoake nyika yedu ine vantu vasikarwari-rwari vakawanda. Izvi zvinobongwa zvirozvo.

Muzvikora mwakasisire kuti vana vese vatatiche zvemutombo, ngendaa yekuti vana vakakura vasingaziyi zvinovabatsira muupenyu hazviiti zvakanaka. Vantu vanofanira kunge vave vechifundiswa kudziirire zvirwere zvakasiyana-siyana, ngekuti hazvisi kunaka kuti ana afe asati atomboone...

Tiri kuti isusu upenyu hwevantu hwaripa hwakanyanya kukosha kudarika zvimweni zveshe. Saka muzvikora umwo ngamuiswe zvidzidzo zvakawanda zvine chekuita neutano hwevantu. Vantu vakaziya kuti chinondiponesa kusadyra chakati nekudyra chakati. Uyewo kana ndarwara ngechirwere chakadai ndinoda kudzivirira ngemutoo wakati kuti vamweni vantu vasabatwa.

Vantu vei taticha zviya vano fanirwe kurekera ku taticha nezve utano zveutano zviro zvaka kosha mu ntaraunda vantu vano sise kuti mabuya eshe mu zvitoro meshe mu misangano ngava bhuyirwe kuti vano zvichengeta sei kubva ku zvirwere zviri kutekeshera.

Chinongodiwa ngechekuti mwedzi ngemwedzi, zuwa ngezuwa, rakasikwa ndimarure, vanhu anoziye ngezveutano ngavahambe mumakanyi veiningira veidetsera vanhu vanoda kudetserwa ngekuti vamweni vantu vanotame mare asi veide kudetserwa. Zvirozvo zvakakosha.

Ngavadetserwe mumakanyi umungavabhuirwe kuti vanosisa kuti vadini kuitire kudzivirira zvirwere zvatekeshera amweni matenda asi nyore kuti urarame akadaro anondode kuti muntu ubhuirwe zvaunoita kuti ugare zvakanaka muvantu.

Dzeshe dzinorapirwe antu indau dzinofana kunge dzakahlamburuka, ndau dzinokasire kuonekwa padhuze nepadhuze. Dzinofanira kunge dzeirapwe matenda eshe, apana denda rekuti ukaendapo unoti arirapiki, kude kuendeswe mberi kune chimwe chibhedhlera.

Ndau dzeshe dzezvibhedhlera, vantu vanofane kuyita mushandira pamwe, kana payite denda rinonesa zviya, vantu vanofane kuungana voyita chirwirangwe ,vodetserana wakafunde ino newakafunde ino voyise musoro pamwe chete, kwete kuzosara vachishoorana ,nekusundirana matambudziko.

....ndechekuti zvibhehlera ngazvivakwe mudhuze nemunogara antu zvikananyanya kuakwa kuretu nekunogara antu. Vantu vanopinda pamatambudziko akawanda ngekuti mumakanyi imwona imwomwo hamuna mare yakawanda. Saka vantu vanode kuti vasakwire movha kuenda kuchibhehlera nekuti mare yacho yekubhadhara havana, saka muntu unenge otoona mare yekutenga maphirizi.

Muzvibhehlera munofana kunge meibatsirwana zvakahlamburuka zvisina kana izwa wakakazwa kana kuti zvisina mahiya. Ngendaa yekuti ukazviningira unoona kuti muntu unode kudetserwa zvakanaka kana eirwara zviya, haadii kundoningirira kuretu.

.Muno..rapirwe antu nezvibhehlera dzinosise kuti dzinge dzakaakwa dzigare dzakabeurwa neSoto neSoto, neMugubera neMugubera. Vantu vanoshanda pona apapo neusiku neusiku vanofana kunge veindoshanda. Kuitire kuti zviro zvigare zvakati mhoryo. Vantu vanode kurapwa vaone kubatsirwa nguva ngenguva.

Nzvimbo dzeshe dzinorapirwe antu dzinofanirwe kunge dzine movha inotware vantu vanenge veirwara, ngekuti azvizi kunaka kuti munhtu orwara zvakanyanya ari kanyi kwake otame movha yekumu twara. Dzimweni movha dzinokone kutoneseka ngekuhamba asi iyi inohamba maringe nekuti muntu wakanyanya kurwara sei.

Inezvibhedhlera zvakawanda inyika yakabudirira ngekuti vantu varimwo havagari vakarwara rwara, kana varwara rwara vanokasire kubetserwa vakakasika kubetserwa yanyika inigarika nekuraramika zvakanaka nekuti nyika iyi inyika ine....

Kweshe kweshe tapota vantu vanoshanda muzvibhehlera ngavavewo vari vantu vane tsitsi nevantu ngenda yekuti amweni vantu vanorwara vamweni vantu avazi kuende kuchikora saka muntu unozode kutsanangurirwe zvakanaka zvine mutsaa ngemuntu uri kukudetsera.

Zveshe zveshe zvazvinondoda ngezvekuti ndau dzeshe dzakagadzirwa kuti dzichange dzei rapirwe antu dzinofanonge dzisiri ndau dzekutengesera muntu aafani kuneseka maningi ngepekusvika ndau idzi dzinofanonge dzakahlamburuka dzinofanonge dzeioneka kunyangwe mumapato dzinofanonge dzine pakanyorwa kuti chipatara chiri.

Ndau dzinorapirwe antu dzinofana kunge dziri ndau dzine ashandi anoziya zvaanoita vashandi vanoramba varipo nguva nenguva. Hazvitenderwi kuti muntu aende kuchibhedhlera agume pasina vashandi oemera kusvika nguva imweni umweni unotofa akaemera.

Ndau dzeshe dzine mutombo ndau dzeshe dzinorapirwa antu dzinofanira kunge dziri ndau dzakachengetedzwa. Hadzifani kubiva mitombo idzi vantu veizotengeserana mukati umu ndakaona umweni eitengese mitombo ari mukoti izvi hazvidivi.

Saka tiri kuti ndau dzeshe dzinofanira kunge dzine mutombo. Dzakasikwa kuti dzibetsere antu. Ndau dzinorapirwe antu hadzina mitombo yakawanda. Ndau dzinotengese mitombo dzinofana kunge dzine mitombo yakawanda kuti munhu asvike kona iyoyo abhuyirwe kuti mutombo wako unonotora kwakati.

Chandakandoshoora munyika mwedu ngechekuti vantu vakawanda vanotama mutombo. Indaa yekuti nyika yedu yakati dzakirei paupfumi. Saka mutombo mushomani. Tinobaakurudzira yaamho kuti pasi reshe vantu vanodetsera vari kunze kwenyika vadetserewo nyika yedu.

Mutombo dzinorapa mukati memunhu mitombo dzakakosa dzinobada kuti dziche ngetedzwe kwenguwa yakareba nekuti mitombo dzo dzikatamika mudani mekuntu hamuiti zvakanaka ndxondo dzemunhu hadziiti zvakanaka pamwe nengazi yemunhu haiiti zvakanaka .

Tirikuti kumuntu eirumba-rumba eikwira nekudzaka, ngazi yake inohamba chakanaka, nezvikafu zvaanorya, zvinotekeshera mwiri weshe zvakabaahlamburuka. Zvinoite kuti muntu agwinye asakasire kufa panyika, ngendaa yekuti muntu unoite zvekurumba-rumba nyama dzake dzinokura dzakasimba.

Kunyaziya kazhinji kacho indau dzirimukati nemuntu adzisi ndau dzekuti dzinondosiiwa muntu akangodaro dzinode kuti muntu ati kana orwadziwa aende kuchibhedhlera , agume kuchibhedhlera unosise kuti aone madhogodheya anoona kuti chiinyi chamunesa.

Zveshe zvenyama yemukati zvinoda michini yemukati kuti zviningirwe muntu unofana kudziona mumwiri meshe kana arimapapu kana chiri chiropa kana chingingiya chakashata inoda kuti iningirwe kuti dambudziko rake riri apo neapo.

Muntani mwemuntu, mumapapu mwemuntu, mumwoyo memuntu hamuna muntu ungambomuziya muntu akagara apa mukati memuntu makaora kana kuti makagwinya chinondodiwa kuti vantu vaiswe pamuchini vaonekwe vakaonekwa mukati mawo mweshe vanoona kuti pane dambudziko ndeapa kana kuti hapana kana dambudziko.

Mitombo dzeshe dzinorape mundani mewandu mukati mwewandu mweshe dzinoda kuti dzine dzakahlamburuka nekuti mitombo dzona idzodzo mitombo dzinobetsera kuti mundu usafa saka dzikashandiswa zvisizvo mundu hazoiti zvakanaka mundu unofa weyihamba.

Ndau dzeshe dzemukati mwemunhu chadzinondoda dzinode kugara dzakaningirwa ngendaa yekuti muntu aisimbipi yekuti inogara yakagwinya , saka zvazvinoda zvinoda kuti muntu ugare wakaenda kwadhokodheya woona kuti aunaere chinokurwadza mumwiri mako kana chiripo wode.

Mundau dzemukati mumuntu mune ngazi inohamba ngazi iyi ikawandisa mahambiro ayo inoite kuti muntu asararame zvakahlamburuka Saka zvinode kuti muntu abetserwe kuchibhedhleya kutiwongaita sei kuti ahambe zvakahlamburuka

Mitombo dzeshe dzinoshanda kurapa mundani mevantu nemumweni mukatikati mevantu mwakadai nemuzvibereko dzinosise kunge dziripo nguva nenguva ngenda yekuti ndau dzo dzemuntu idzau dzinoneseka zvekuti dzinobade kubatikira maningi .

Akunazve chiro chakakosha kudai ngekuti mutombo uyu unorape mukati mwe muntu mukati mwe muntu mwaka siyana ne kubanze kweuno ona kuti ichi chironda iyi imota kana kuti chinyi autozi kuti chakabuda mukati mwe muntu chinyi unode kuti muntu anyase ku ongororwa awonekwe kuti chinyi chanozwa chaicho.

Mutombo dzemukati mwemuntu, adzisi mitombo dzekumbotamba ndidzo. Mutombo dzona idzodzo mitombo dzekuti kana dzoshandiswa dzinofanira kushandiswa ngevantu vanoziya mutombo kudarika vantu vamweni. Kuitira kuti vasauraya vana vevantu vanenge veipuwa mutombo.

Zvinonesa, mundani mwemuntu amukasiri mwaoneka kuti panorwadza paini, nemumapapu mwemuntu amukasiri mwaoneka kuti panorwadza paini. Saka zvezvinoda zvinobade kuti mutombo dzigare dzirimwo uyewo nemichini dzinoongorora ngadzigare dzirimo muchibhedhlera kuti vantu vanyase kuona kuti chiinyi chinorwadza nemutombo wacho unoda kupuwa.

Zveshe zvimutombo zvinoshandiswe mukati mwemuntu ,zvimutombo zvakanaka njee zvinoda zvinode kuti zvinge zvanaso kuningirwa ngekuti mutombo weshe unomwiwa wakanaka asi unoda kuziye kuti unoshanda ere paunodiwa, ngendaa yekuti amweni makodo akagurika anode kuonekwa.

Pamweni muntu unokone kukuwara mukati mwemuiri wake, zvinondoende kooitika ngezvekuti audi kurapwe chinhu chaicho chaicho usikaziyi. Kana ari magodo akakura akavhunika anofana kuonekwe pamuchini dzekuzvibhedhlera wozopuwe mutombo dzinoenderana.

Mundani mwemuntu munode kuhluzwa ngemitombo dzakasiyana siyana. Asi chezvinoitika ngechekuti mundani mwukapuwe mitombo dzisidzo munoshaishe kuhamba. Saka tiri kuti isusu muntu unifanire kunge aningira maningi oona kuti chirwere chinomutambudza chiinyi kuti ahlozike.

Zvirwere zvese zviri mukati zvakadai ngezvemundani, mundani mwemuntu munozonese kuzorapa, munode kuti muntu adzidziswe kuti unorya zvikafu zvakadini eirarama. Ngekuti muntu akaziye chikafu chekurya unokasira kuona kana chirwere chauya zviya nekuti zvakasiyana nekuti muntu unofana kurapiwa mafuta awanda.

Ndau dzinogare mitombo dzinofana kunge dziri ndau dzakahlamburuka. Indau dzinofana kunge dzakahloiwa, dzakaningirwa kuti dzinoita ere kuti mutombo ugare ngekuti kundau dzimweni dzinopisha dzakadai nekunana Chisumbanje kona iyoyo, ndau idzi dzinoite kuti dzinoshatise mishonga.

Ndau dzinogare mutambo dzinosise kunge dziri ndau dzinosvikika zvakanaka, asi ndaudzo dzinofanire kunge dzinemitemo yakawanda yakanyora, yekuti unoziye pekugara nepekusagara, unoziyazve kuti unoitei kana wapindemwo, ngekuti apasi peshe paunofanira kundorya cheshe cheshe....

Ndau dzeshe dzinogare mitombo dzinofanira kunge dziri ndau dzakahlamburuka dzisikagumi arumbwani. Nekuti ndaudzo umweni murumbwani unoguma akatomwa akamwa manje hachizoiti chakanaka unozotoita kunge tei vapepuriswa kubeni vangaasina kupepuriswa.

Ndau dzeshe dzinochengeterwe mutombo dzinosise kunge dzeigarwe ngeantu vanozive zvemutombo vacho. Ngekuti dzimweni mutombo dzinoshanda vantu vakaningira votopa vantu veitoshandise mutombodzo kubeni vanenga vakutopuwa muchetura kabisira saka zvino.

Ndau dzeshe dzinogara mutombo indau dzakaba dzanaka hadzisi ndau dzokuti tingadzisiya dzakadaro tinombaada kuti vantu aonekwe sevantu kuitire kuti vadetserwe vadetsereke zviite zvakanaka ndau dzona idzodzo ngadzichengetedzwe ngadzichengetedzwe kusamboite unombopindamo

Dzese dzinotengeswa mitombo dzinofanira dziri ndau dzakanaka , dzinogare mitombo yacho dzinofanira kunge dziri ndau dzinotondorera ngekuti nzvimbo dzinopisha dziyani dzakabadai nekunana Mukwasini dzakaita sekuna Checheche mitombo dzinokasike kuvhunda saka dzinoda kugara pakanaka pakaongororwa.

Eee mhatso dzeshe dzinogare mutombo dzinosise kunge dzakaningirwa dzakahloiwa kuti dzinoita ere kuti mutombo ugare ngekuti dzinenge dzeifana kunge dzeigara dzeitonhorera ungadai ngenyika dzakaita semugowa dzinonesa kuti vantu vagare nemitombo ngekuti mitombo yacho inokasire kufu.

Kunogara mutombo unofana kugara weihloyiwa weiningirwa ngemuntu unoziya zvemutombo kuti aone kuti mutombo uyu uchirikushanda zvakanaka ere kana kuti watovhunda ngekuti mutombo ukasange uchishanda zvakanaka unozoite kuti kana unorwarisa woita kungatei muche

Dzona idzodzo adzidi kudzinyenyeredza ngekuti kana dzikashandwa ngemuntu usingaziyi uchaite kuti asatora mutombo sechiro chakakosha , mutombo idzi dzinofanira kugara dzeiningirwa kuona dzichashanda zvakanaka ere kana dzichiri kushanda zvakanaka Mwari okudzwa ngekuti dzichiri kushanda.

Ndau dzinoongororwa vantu kuti vanobara here kana kuti ropa ravo rakanaka here rinoita kuti nyama dzavo dzepabonde dzinge dzakanaka dzinofana kunge dzakati mhoryo dzinofana kushanda nevantu vanoziya vantu vanoziya kwemene kuti zviite zvakanaka.

Dzinogare mutombo nedzinoongororwe mitombo dzinofanira kugara dzakapindwa ngevanoziya zvekutombo kuitira kuti vagare veiona kuti mutombo uyu uchakanaka ere kana kuti usisina kunaka unoda kuitwa sei vagare veiwedzera mutombo kiti pachibhedhlera pasatamike mutombo ndapota.

Chazvakanakira ngechekuti ndau dzeshe dzinochengetwe mishonga, mitombo yacho inogara yakafanire kuningirwa ngemuntu weshe. Kuitire kuti vaone kuti mitombo iyi ichiri kushanda zvakanaka here. Ngekuti mutombo ndau dzinodziya maningi dxiyani mitombo dzinovhunda, kana dzavhunda hai...

Ndau dzinogare mutombo, dzinofane kunga dziri ndau dzine mishini yeshe, dzinoite kuti iongorore mitombo idzi, kuitire kuti dzionekwe kuti dzichakanaka ere, dzizoende kooshandiswa, ngekuti ukashandise mutombo washata ,ndiwe unenge woite ungatei unemuro...

Mitombo dzeshe dziri muzvibhehlera hadzisi mitombo dzekuti dzinofana kuti zuwa radzakatengwa dzototsiwa kana dzakuda kushandiswa dzoshandiswa kune vanhu vanofanire kunge veigara kumizi yemitombo inoyi veigara veidziongorora kuti dzichiri kushanda ere adzisati dzavhunda ere?

Ana Mai veshe vane mimba vanosise kuti vaende koningirwa kuzvibhedhlera ndiana chiremba, izvi zvinoita kuti vana mai vona avavo vagare veiziya kuti mwana wavo wakuda kubarwa ere, uchiri kuretu zvakadini zvinoita kuti vakasire kubara.

Vana vadodori vanode kuongororwa eindobarwa mwana adi kundosiya sezai, unode kuti uendwe naye kuzvibhehlera vhiki nevhiki rakasikwa ndimarure, eningirwa eione kuti mamire eupenyu hwake akanaka ere, zviro zvese zviripo ere zvakanaka.

Mwana eibarwa zviya ,aasi wenyokapi wekundoti unosara akaiswa mushango wotosundirwa ,woti unodzionera ega .Mwanawo unoda kugara akaenda koongororwa ndichiremba .Vhiki ngevhiki rakasikwa ndimusiki unoda kuti ayendeyo aone kuti ndinochidini.

Mukuzama kudetsere nyika yedu, nyika yedu inyika yakapfuma asi vana varikufa vari vana vadoko vazhinji vacho vamweni varikufa veibarwa. Chinoitika ngechekuti vantu vanofana kukurudzirwa kuti mwana waunode kubara kana akakurisa chekwa. Mwana obudiswa ngepandani.

Mundu weshe uri mundani mamai ake unode kuonekwa kuti wakagare chakanaka ere mundani mwacho kana akagara chakanaka mundani unofana kuramba einingirwa nganachiremba kusvikira abuda mundani mwamai ake abarwa inosise kuramba eizoenda kuchibhedhlera eindoonekwa chiii ne chiii rakasikwa ndiMwari.

Mwana weshe ari mundani une kodzero yekoningirwa kuchibhedhlera. Chinosakisa vana mai vasada koningirwa kuchibhedhlera imare dzacho dzinonyorwa kuchibhedhlera kuti mwana aningiswe, chimweni chinofana kuitwa mwana abarwa afani kungogara mumuzi asingaendi kooningirwa.

Zveshe zvinoitika mundangariro memuntu zvinongoda kuti muntu agare einingurwa pamwe zvine chekuita nekuti muntu unofana kugara Ari padhuze pachibhedhlera izvi zvinoita kuti muntu adzikame mwana wake anokura akati mboryo.

Vana veshe vadoko vanosisa kukokorodzwa vaendwe navo kuzvibhedhlera vaguma Kona iyoyo vanofana kuningirwa zuwa ngezuwa, vhiki ngevhiki rakasikwa ndimarure vantu vanosisa kudetserana kuti vakamborekere vana veigariswa pambatso vasina kuende.

Zvakashata ngekuti muntu anofanira kuti kana ane mwana wake kana eshe achirima nemimba anosisa kuzvibhedhlera veichionekwa nana sekuru vochibhuitwa zvekuita vana mai vaende kuzvibhedhlera.

Mai kana vaite mimba zviyani ngava kurudzirwe kuti vaende kuzvibhehlera aguma kuchibhehlera ngaonekwe nguwa ngenguwa. Kana munthu ode kubara ngaende kogarira kumatumba agarira ozoti mwana wacho abarwa unofanira kugara eingororwa ngema dhokoteya kuti akure ane utano.

Azvishandiki kana muntu eide kuti munhu abaire majikiseni aise mitombo mumuviri mwemuntu otama zvekubaisa zvacho unozoita ekudini oita ekumwa ere zviro zvinofana kuenda kunyama dzedzasi uko dzisingasviki zviro zvakanaka

Michini dzeshe dzinoshandiswa muzvibhedhlera dzinosisa kuti dzitengwe, vanhtu vanoshanda nezvibhedhlera vanotora mari dzevantu dziya vanouya kubhadhara, vanosisa kuti vaongorore kuti chisipo chini pachibhedhlera votenga michini dzese dzinodiwa.

Michini inoshandiswa kuchibhedhlera inofana kunga iriyo, kuitira kuti vantu vadakadzwe ngekurapiwa. Hazvina kunaka kuti vobhadhara mari yako votarisira kuti ucharapwa zvakanaka votoona vonyenyeredzwa iwe kubeni vati vabhadhara mari yese.

Zvinodiwa kuti michini yeshe inodiwa pachibhedhlera inge iripo nekuda kweurombo munyika yedu zvimweni zvibhedhlera azvikoni kutenga michini inodiwa yakadai saka chinondodiwa ngechekuti hurumende ipindire uye nevamwe vanhu vari munyika vanadzowo mare vanokwanisa kuwedzera michini inodiwa pazvibhedhlera.

Michini iyona iyoyo ndiyo yakakosha maningi muzvibhedhlera. Saka zvinodiwa ngezvekuti kana vantu vakuizwisisa yochitenga yoiswe mese munoda kuiswa michini. Kuitira kuti vantu voshandisa michini iyani vanobaone zvirwere zvemene zviri muvantu.

Mishina dzeshe dzinoshandiswa kuzvibhedhlera dzinosisa kuve dzakanaka dzindoonekwa nguwa ngenguwa dzeinoda ndechekuti kana munhu Achti ndoda kuningirwa mwana wangu kuti mwanai kana kuti anorema zvakadii dzinofana kubudisa zviro kwazvo zviro zvemene.

Mishini dzeshe dzemuzvibhehlera dzinodae kuti dzinge dzakahlamburuka dzeiona zveshe zvinodikanwa kuonekwa nekuti, muntu aazoiti zvakanaka akarapiva nemutombo usivo. Chaanoda ngechekuti mitombo idzi dzinge dziridzo chaidzo dzinopuve vantu.

Hetinoona madhokodheya akapfeka zvekuchena zviyani, avasi vantu vekungotamba navo, vantu ava vakabaataticha vanoziya mabhuku, ende vakataticha kuti michini dzinoshandiswa seyi, kuningire zvirwere zvakawanda mumuntu, saka tiri kuti zvipatara ngazvitenge michini dzeshe dzinodiwa.

Zvimushini zvese zvidoko nemukuru yacho zvinosise kuti zvitengwe muzvibhehleya izvi zvinoita kuti vantu vakwanise kurapike zvakanaka hapana zvibingamupini zvinozovapo pakurapwa kwemunhu ngekuti vamweni vanenge vavakutoziva zvirwere chaizvo izvo zvavanozwa.

Saka tiri kuti michini yeshe yemuzvibhedhlera ngainge yakatengwa. Kana zvibhedhlera zvisina mare ,vanhu ngavadetserane mumakanyi mwona umwomwo, kuti ngavabhuirane vakumbire hurumende, iwuye ipe vantu vadetsereke mitombo dzisipo dzovapo ,michini dzisipo dzovapo.

Zviro zvidodori zvemuzvibhehleya zvinosise kunge zviri zvimichini zvakawanda zvakadai ngechigero ,zvakadai ngezvisvo, zvakadai ngemajekiseni aya anobaire antu haafaniri kushandisirwana ngekuti anoendese utachiwana kubve paneumweni munhu kuenda paneumweni.

Kune chekuti muntu aguma kuchibhedhlera ashandisirwe michini unoita wakadai nechiyani chinobairwa muntu cheiswa mutombo mukati make zvazvinoda kuizwa ndezvekuti kana munhu abairwa chiro chiyani chinoda kurashwa ngekuti achirambi cheishandiswa nekuti chinotambudzira utachiona.

Zveshe zvimichini zvinoshanda kuzvibhedhlera zvinosise kunge zviriyo. Ngekuti hazvitenderwi kuti muntu ashandisirane chimuchini chidoko chakadai nechisvo kana chigero neumwe muntu. Ngekuti zvirwere zvinotekeshera zvinopararira utachivana humweni hunogara paropa hunogara pasimbi zvoite kuti muntu.

Zveshe zvinoshandiswe kuzvibhedhlera , mishini yese inosise kutengwa nendava yekuti hauzozivi kuti muntu undorwara zvakadini. Asi, ukayiswa pamushini unowone zvese zvemukati memuntu unobawona kana munegodo rakaguka unondowona kuti apa ndipo panodekunasirwa.

Dzeshe nemuzvibhedhleradzinosise kuti dzitengwe dzinge dziriyo Dziite kuti muntu kana eirwara zviyaunosise kuonekwa kuti chiinyi chinonyanye kurwadzachagombedzera chiini chofane kurapiwa nekuti vantu vamweni vari kurapiwe zviro zvisizvo.

Zvinodiwa kuti ndau yeshe inorapirwe antu inge iine michini yakahlamburuka ,michini dzisina kufa, michini dzekuti dzinoite basa radzo nemazvo. lzvi zvinoite kuti vanoshandemwo, madhokodheya vange veishandavo zvakanaka zvinoshandika zvakabaanaka zviro...

Zvimuchini zveshe zvemuzvibhedhlera zvinosisa kunge zviri zvimuchini zvakawanda kuitira kuti zvishandise kamwe zvakaita zvigero zvakaita sezvinobairwa antu zvinofanika kushandiswa kamwe zvotorsaswa kuitira kuti vantu vasatapudzirana zvirwere vakashandisirana.

Mishini dzinoshandiswa kuzvibhedhleya dzinosisa kunge dzziriyo kuti basa riite nani kune canoshanda nadzo mishini dzacho kubetsera mundu uuwane kuzvigqoka kwakakwana zvakanaka maningi akasire kupona zvirwere zvaanosangana nazvo ungava bhonzo risina kumira zvakanaka.

Zveshe zvinoshandiswa muchibhedhlera zvinosise kunge zviripo. Ndakazoona imweni muntu eirapwa chirwere chisicho ngekuti muchini dzinoshandiswa adzipo. Pane antu anemuchini dzinoningira kuti malaria ere kana kuti mutachiwana wemukondombera ere.

Saka tiri kuti muchini weshe washandiswa kuitire utsanana hwedu hunge hwakahlamburuka unofana kushandiswa kamwe chete wotorashwa. Zvimichini zvidoko zvakadai ngezvisvo, zvakadai ngezvigero ,zvakadai ngezvinobaira vanthu vanenge varwara vaya ,zvinode kuti zvishandiswe kamwe zvorashwa.

Kuti mitombo dzeshe dzemuzvibhedhlera dzinongoshanda kana vantu vashandise zvakadaro kana vantu vaongororawo churwere chiri mumuntu chinonesa ndechekuti zvibhedhlera zvimweni azvina mushina dzinoongorora zvakanaka zvinoda kuti mushina dzinge dziriyo vantu vazive zvirwere chaicho chaicho chine mumhu.

Mishini yona iyoyo aidi kugara yakandogara kuti kareyo kudhaya yakandotengwa yochiita kungatei mishini isina basa. Inoda kuti vamweni vanhu vanoziya nezvemuchini vana makhanike inake isashate kugara.

Zvibhedhlera zvakanaka ngekuti zvinodetsera kuti muntu orapike zvakanaka . Kudai pasina michinidzo kurapika zvakanaka kunoti netsei .Kana ukarapirwa pabuwe iwewe waifana korapirwe pawakagara zvakanaka unozopedzisira usingachagumi kuchibhedhleya kuya woti kuenda kwasekuru zvakandofanana.

Zvimichini zvese zvidoko zvinoshandiswa pazvibhedhlera azvifani kushanda zvega zvinofana kushandiswa ngevantu zvashandiswa zvotoraswa kuitire kuti utachiwana hunobva muropa remuntu usaenda kutapukira pane umweni ngenda yekushandisina midziyo .

Chinondodiwa panyika panapa kuti kana muntu eishande muzvibhedhlera unofana kushanda ane zveshe zvinodiwa pakushandisa ngendaa yekuti vamweni vantu avashandi nemazvo ngendaa yekuti panenge pasina zvekushandisa. Zvakadai ngezvidhloko zvinopfekwa mumaoko eva.

Zveshe zvinoshandiswe muzvibhedhlera zvinofanira kunge zvakaningirwa zvakachena kuitire kuti muntu unofanira kuti aonekwe kuti waakude kufa here kana kuti uchiri kuretu nekufa hazvizi kunaka kuti muntu mufungire kuti uchaka uchakapona asi iye akude kufa asi kana muchini uripo munoona kuti munhu wahaha.

Michini dziri muchibhedhlera dzakatisimbire kudarika vantu, chedzinoite michini dzona idzodzo ndechekuti kana une panorwadza dzinobaaende koringira woto dziona mwiri weshe uri pona apapo kuti panorwadza ngepakati.

Zveshe zvimuchini zvinodiwa kuchibhehlera ngazvitengwe zvinge zviripo. Munhu unoda kuziya kuti mwiri wake unodziya kwakadini zvinoita kuti muntu aoneke kuti ungaregerwe eienda kanyi ere kana kuti unochengetwa ngemadhokodheya kuitira kuti agareyo eionekwa zvaka.

Michini dzeshe dzemuzvibhedhlera dzinosise kuti dzitengwe kuitire kuti vantu vakwanise kurapiwa zvakanaka. Ngendaa yekuti michini idzi dzinobudise ndau dzeshe dzemuwiri dzisingakwanisi kuonekwa kana kubatwa. Zvinoita kuti muntu urapwe chirwere chemene chaunozwa.

Mishini yeshe yemuzvibhedhlera inosise kunge yeishanda zvakanaka inosise kuona mukati mwemuntu weshe munofane kubuda kubaiti genen'ene pabanze , muntu oona kuti mundani mangu mune chimwana, chimwana ichi chimwanai, chinorema zvakadini.

Dhodha zvinode kuti vantu vakagara mumabuya zviya ngavadetserane kuti ngavaone kuti vhibhedhlera chavanofara mwavari chine michini yakakwana ere kana chisina vantu ngavaunganidze mare vatenge muchini dzona idzodzo dzinoabatsira kuti antu orapwa varapwe zvemazviro kwazvo.

Zveshe zvekubhendleya zvakanaka ngekuti ndizvo zvinodetsera kuti muntu apone kana arapwa zviyaa. Zvakafanana neriyani rinobaya vantu riya, rinofanira kunge riripo asi arifanirwi kushandisirwana kuti rakashandisirwa mwana uyu rouya roshandisirwa zve muntu.

Michini dzeshe dzinoshandiswe kuzvibhehlera dzakanaka ngekuti michini idzi michini dzinobaaemurwa maningi pashi reshe tinode kuti dzinge muchibhehleya chimwe ngachimwe izvi zvinotidetsera kuti kana taendewyo kuzvibhehleya tirapwe zvemazvirokwazvo kwete kurapwa zvemahumbwe.

Zvimuchini zveshe zvinoshandiswa kuzvibhehlera ndazviona zvakabazvakosha zvibhehlera ngazvitenge zvichini zvona izvozvo kutiitire kuti vakwaise kushanda zvakanaka madhokodheya ngenda yekuti atidi kuti vazote ite kuti aah ndakone kushanda ngenda yekuti pangasina chiro.

Kune zvimichini zvinoshandiswa muzvibhedhlera zvinosise kunge zviriko nezviya zviya zvinouya nezviro zvakawanda kune munhu unorwara zvine mavhiri zvinofanire kunge zvirimwo muzvibhedhlera kuitire kuti zviite zvakanaka kuti munhu usaneseka ngekutware zviro.

Michini dzemuchibhedhlera dzinofanire kunge dzirimwo. Dzinosise kuti dzishande peshe peshe padzinoda kushandiswa uye dzinosise kuti dzigadziriswe panofanirwe kunge pane vanhu vanoshandapo pachibhedhlera vanoita basa rekuongorora kuti michini idzi dzichakanaka ere. Vanopota veihloya nguwa ngenguwa.

Michini dzeshe dzinoshandiswa kuchibhedhlera, michini dzakaba dzanaka maningi dzinoite kuti muntu weshe aone kuti chiinyi chinomunesa mundani make azvifaniri kuti muntu apuwe mutombo usiwo ngendaa yekuti watadze kuziya kuti chinomurwadza chiinyi, zvirozvo zvakakosha kuti michini.

Apana chaka kosha kudai nge zvibhedhlera zvibhedhlera zvakakosha asi zvibhedhlera zvisina mishini yeku shandisa zvakafanana ne muntu unenge akafa eityisa saka chinondo diwa kuti muntu ange ane zveshe zvakakwana zvaaano shandise pa chibhedhleya pake zvinoite kuti ararame.

Zveshe zvinodiwa muzvibhedhlera ngazvinge zviriyo vanthu vanotadza kupora asi varapiwa zvakanaka zvavanoda izvi zvinoite kuti nyika yedu ive iri nyika yatinotenda kuti aisi nyika yekungonyenyeredza kana kuningirire pashi.

Amweni ana anobarwa kubuda mundani mwamai avo mazuwa ekuti abude asati akwana. Saka kuzvibhendlera vana vakadaro vanomboiswa mumweni mwavanoiswa. Vombochengetwa ngemadhokodheya veionekwa zuwa ngezuwa mai acho veiuya koomwisa mwana.

Zveshe zvinoshandiswe muzvibhedhlera zvinofanire kunge zviri zviro zvinoshandiswe kamwe zvotorashwa. Zvimishini zvidoko zvakadayi ngezvigero nezvimweni zvekubaira nezvimweni zvakafanana nezviyani zvekucheke vantu vanenge veide kubudisa vana mundani dzavo zvinofanira kushandiswa kamwe zvotorashwa.

Saka chinondodiwa ngechekuti muntu weshe weshe inoite zvekubara unofane kuziya kuti kana ndobara ndinofanira kukurudzirwa kuti ndodini, ndiite zvekuchekwa ere kana ndobudise mwana ngekuti umweni mwana unofire paburi eide kubuda.

Zvese zvekuzvibhehlera zvakanaka zvinode kuti zvitengwe ngendaa yekuti vamweni vantu havakwanisi kurarama zvakanaka vasina zvimuchini zvakadaro. Tirikuti zvibhehlera zveshe ngazvizame kuti nepazvinogona napo michini dzeshe dzowanikwa kuitire kuti vantu varapwe zvakanaka.

Muntu weshe unongoda kurapwa pachibhehlera paanenge pane michini yakakwana inoshande zvakanaka ngekuti muntu akarapwa pane michini yakakwana unombanasa kurapwa zvanobadakarira uye zvinoita kuti zviro zvakanaka nekuti mare yake yashandira zviripo.

Michini dzekuchibhedhlera dzinosisa kuti dzinge dzakahlamburuka, dzinosisa kuti dzidongorere dzihloye vantu zvemukati mwawo zvekuti muntu unobaaone mukati chaimo. unokone kutoone chimwana chake chiri mundani kuti chimwanai.

Zvese zvinoshandiswa muzvibhehlera ngazvinge zvakamira zvakanaka ngekuti zvinobaade kukombidze munthu kuti urikumborwarei chaizvo ngekuti kana zveikombidze zvakanaka munthu haazorapiwi chirwere chisicho, zviro zvakabaashata maningi kuti voende korapwe chirwere chisicho iwe une chimweni.

Muchini dzeshe dzinoshandiswa kuzvibhehlera dzinofanira kuti dzitengwe dzinge dziripo ngendaa yekuti azvizi kunaka kuti vantu vaite zvekufungidzira kuti muntu uyu une mukhuhlani kana denda rakadai muntu unosise kuti aone ega kuti

Dzeshe dzinobuda mazuwa anaya mitombo dzinoda kuti vantu vatatiche vaone kuti vantu vanoshandise chipimo chakadini, azvindodakadzi kuti chipimo chinopuwa mwana nechipimo chinopuwa munhu mukuru chofanana, saka muntu unotaticha unotoona kuti izvi ngezveana izvi ngezve antu a..

Mitombo dzeshe dziri kugadzinogadzirwa dzetinondobhuya dzona idzodzo, dzine simba remene, rekuti muntu akadzimwa asikanyasi kuziya kuti unomwe chipimo chakadini ,unokone kudziuraya ,ngekuti unenge atore chipimo chakakurisa kudarika zvinowishandise nyama dzake, unenge watoo mutombo wekuuraya.

Azvina kushata kuti munthu uziye mutombo wechikare , asi tiri kuti munthu usazoramba wakanyanya kuti nama-nama nemitombo yekaretu kune mitombo iri kubuda mazuwa ana ine simba rakahlamburuka yaambho, ndidzo mitombo dzatinosise kuende kootenga kuzvibhedhlera dzitidetsere munguwa yekunge teitambudzi..

Mitombo yeshe iri kubuda mazuwa anaya, mitombo yakabaanaka yekuti munthu auhahairwi wotadza kuponeswa, ngekuti mitombo yona iyoyo inobaapinda munyama yopinda mubhonzo onopinda peshe peshe ngaitengwe mitomboyo

Mitombo dzinobuda mazuwa anaya mitombo dzaka hlamburuka ngekuti dzakanyorwa chinondodiwa kuti muntu unge wakaende kuchikora weikone kutaticha kuti apa oanofana kushandiswa sei panofana kushandiswa sei zvinoite muti muntu ukone kutore chipimo nenguwa chinodiwa ngemutombo

Zvakanaka kuti tindoramba takarapira vanthu kanyi. Kumakanyi eya kwakanaka asi pane zvimweni zvirwere zvekuti hazvidi kurapirwa kanyi. Zvinondoda kuti vanthu vakataticha ngezvemutombo vasangane nemunthu vamuone vamuise pane dzimweni mishini dzinoona mukati mumunthu.

Mitombo yeshe yechinyakare mitombo yakahlamburuka asi zvinoitika ndezve kuti vantu avaoni kukosha kwavo vanhu vanoinyenyeredza zvainongoda inoda kubatwa zvakanaka uye ana sekuru Anoziva mitombo afani kusiiwa eienda achitisiya.

Mutombo yeshe iri kubuda mazuva anaya mutombo yemutombo inoshanda maningi zvainondoda inode kuti vandu vainingirire padera vasainingire pashi sekuti yakasiyana neyana sekuru vedu yatai ende kuchikora teishandisa.

Mutombo dzeshe dzakatikomberedza dzakakosha asi mutombo dziri kugadzirwa mazuwa anaya dzechiyungu idzi, dzakabanaka ngekuti ukadziningira unoende kuona kuti wakatobhuirwa Kuti unodzishandisa seyi, uye dzinotorwa nguvai, uye dzinotorwa ngevantu vakadini panguwa nenguwa.

Dzinogadzirwa nazuva anaya mitombo dzakanaka ende dzakaba dzahlamburuka kwemene. Hadzisi mitombo dzekuti dzinoboita dzekufungira kuti dzinoporesa. Chinondodiva nechekuti muntu ugare vaziya kuti unodzitore chipimo chakadini, uye nenguvanyi, uye kwapera nguva yakareba sei.

Mitombo dzona idzodzo dziri kushanda mazuwaanoaya dzinofana kushandao nemuana adodori tinoona vanthu vanotenderera veiti vana varikudonhedzerwa chavanodonhedzerwa mitombo dzechimanje dzi e simba yaambo zvinodiwa zvonaizvozvo kuti zviitike muntharaunda dzeshe.

Kusaziya kwakangofanana ngekufa ngendaa yekuti muntu unokone kufa akamira nemutombo, mutombo akaubata asi asingaziyi kuti inomwiwa sei, ndakasangana neumweni munhu akandibvunza muchitoro kuti hino mutombo wacho unomwiwa sei tinomwa mapiritsi mangani, ndopandakazomubhuira kuti mune bepa ririmwo mukati, ngatiningire tione kuti zvakanyorwa kuti mangani.

Mitombo dzeshe dzinoonekwa pamitombo dziri kubuda mazuwa anaya dzine simba maningi rakashata kugara simba rona iroro rinodiwa kuti mwana weshe uri panyika papana unosisa kuti agare ane utano hwakanaka saka simba iri rino..

Dzinogadzirwe mazuwa anaya mitombo dzine simba maningi chedzinondoda ndechekuti muntu ngaise mutombo uyu pakanaka pasikagumi mwana mudoko panotontorera zvakanaka pekuti mutombo uyu hauvhundi ngekuti ukavhunda watoshatamutombo wonawo.

Mitombo dzeshe dziri kugadzirwa mazuwaanaya mitombo dzakabaanaka dzakati hwee adzisi mitombo dzekutamba ndidzo saka tinofana kudzitora zvakanaka tobhiirwa kuti tinodzichengeta sei zvinoita kuti dzisashata nekuti chimweni chinoti tiite kufunge kuti hadzishandi inyaya yekuti tinodzichengeta zvisizvo.

Mitombo yeshe inobude mazuvaanaya ukade kuyiningira kanakuyitaticha usine kufundire ngezvemutombo haungayizivi kuti inorapeyi, chayinoda inotoda kuti kwayinotengeswa kwacho vantu vanoyitengesa vari vantu vanokone kubhuya ngevantu zvakanaka vatsanagure vantu vaziye.

Mitombo dzeshe dzinobuda mazuwanaya adzisingori mitombo dzekutamba ndidzo chadzinondoda dzinondode kuti muntu unge wakafunda ukwanise kutaticha weichiona kuti tiri kutangira apa teitangira apa kuti utori mutombo chipimo chinodiwa chaicho chaicho unofanire kunge waerwnga zvakanyorwa ngekuti zvakabajeka.

Zvinondodiwa chete kuti vantu vatenege mitombi idzi dzigare dziri mumimizi vantu kana veiziye kutatiche mitombi vanokwanise kuerenga votoona kuti vanorarama sei mumitombo dzakadayi saka zvazvinondoda ngezvekuti muntu ngaadzitenge agare anadzo.

Mitombo dzeshe dzechimanje manje chadzakanakira ngechekuti hadzinetsi kushandisa ngokuti dzakanyatsonyorwa kuti muntu wezera rakadaii unotora mutombo wakati wandei zvakadini kuitira kuti usaite mutombo wakawandisa mumwiri mwemuntu ngokuti zvirozvo zvakakosha.

Mitombo dzeshe dzirikubuda mazuwa anaya dzinesimba rakabaahlamburika maningi, Chinondodiwa kuti mitombo dzona idzodzo dzinogara dzakavharwa uye dzinogara dziri mundau yekuti adzizopishi. Chinondodiwa ngechekuti mitombo idzodzo dzishande unofanira kutaticha kuti uone dzinosha

Mitombo inofana kuti dara dara kuzvibhedhlera kana kuzvibhedhlera kusina zvitoro zvemadhorobha umwo nemuma nemuzvitoro mweshe umwo munotengese mutombo zvinofanirw kunge zvinedzkadzara mutombo kuitire kuti muntu ukabva kuna dhokodheya unosvike mutombo urimwo.

Mutombo dzeshe dzinogadzirwa mazuwa anaya mutombo dzakakosha dzinofane kunge dziripo dzeindoonekwa muntu unofane kuti akaende kodzitenga unofane kugume dziriyo kuzvitoro nekuzvipatara kwacho dzinofana kunge dziriyo dzinobetsera maningi ngendaa yekuti ndodzaka oo.

Mitombo dzeshe dziri kugadzirwa mazuwanaya mitombo dzakahlamburuka azvitenderwi kuti muntu agare asina kootenga mitombo dzakahlamburuka izvi zvinodetsera vantu kuti vagare vaine utano hwakanaka vantu havaperiwo kufa muntaraunda mwedu mwetinogara.

Mitombo iri kugadzirwa mazuwa anaya , yakanaka, yakarongeka, ine simba. Cheinondoda inode kuti vantu vaziye ngezvimitombo yona iyoyo. Kana vaiziya ,vanosise kuti vabhuirane mukati umu, kuti inoshandiswa sei. Vanofane kugone kuerenga futi vei....

Mitombo yona iyoyo yechinyakare aina kumboshata asi chinodiwa ngechekuti isusu vemazuwa ano tikoshese mitombo yedu, takoshesa mitombo yedu toite kuti tiitore tiisimudzire tochigadzire yakanaka toiise mumabhodhlera tototengesa.

Mitombo dzeshe dzinogadzirwe mazuvanaya dzakahlamburuka, chetinodzitenda ndicho ndechekuti dzakanyorwa kuti dzinofane kushandiswa sei, muntu unofane kutore chipimo chakakura sei, uye kuti muntu unofane kutora nguvai, maringe nezera ripi.

Mitombo dzeshe dzirikubuda mazuvanayi, dzinenge dzirimuchibhokisi. Mukati mwechibhokisi munoumu munenge munechibhodhlera chirimo chakadzare mitombo, kana kuti chiphepa chinemaphirizi saka zvezvinoda dzinenge dzinekamweni kachiphepa kanode kuerengwa wozwisisa kuti unoshandisa sei.

Ndiri kuti mitombo yeshe inotengeswa yakabva kumangere ngere. Mitombo yona iyoyo inoshanda maningi zvakahlamburuka. Chinondodiwa kuti pange pane muntu unokona kuerenga padhuze, kuerenga zamanise riri mukati mwakhona kuona kuti rinoshandiswa sei usauraya vantu.

Mitombo dzese dzirikubuda mazuva anaya hadzisi mitombo dzekutamba ndidzoni. Mitombo dzona idzodzo mitombo dzakahlamburuka dzekuti hadzina kufanana nemutombo dzaichiuya karetu. Mitombo dzaiuya karetu ngedzaiti muntu vaipedza nguva yakareba asati apona. Asi mazuva anaya kudzitora vatopona.

Ngezvekuti kunyangwe henyu mweigonda ngemutombo yenyu yemumakanyi zvinondodawo kuti muntu apote eienda kuzvibhedhlera ombopuwawo mitombo yachimanje manje irikubuda zvirozvo zvinoita kuti usazonyanya kugonda ngemutombo yemumashango ngekuti pane mamweni matenda anotodawo kuti arapirwe muzvibhedhlera.

Ngechekuti vantu vagare vane mare pamuzi, azvizi kunaka kuti muntu ugare usina kana kobiri pamuzi ngekuti ukarwarirwa zviya uchada kotenga mutombo dzinobuda dzechimanje manje idzi dzine Simba rekuponesa ipapo ipapo saka tinode kuti vantu vaende ko.

Mitombo dzona idzodzo dzechimanje manje mitombo dzakabva dzahlamburuka. Adzina kufanana nemitombo dzekaretu ngekuti dzekaretu waitoende kootore makwande emuti womwa makwande akawanda, pamweni pacho waimwe mutombo wakawandisa kudarika dambudziko rako.

Izwa wakazwa rakashata, mitombo imweni inesimba, yakahlamburika aisi mitombo yekutamba ndiyo. Zvezvinondoreva ngezvekuti mitombo inoyi inoda kuti izikanwe kuti inoshandei. Muntu unotengese avafaniri kutengesera vantu vasikaziyi zvevano.

Mitombo dzechimanje-manje dzine simba gurutu ngekuti unotoone kuti muntu akange ode kufa zvekuti hatichamukoni mumakanyi umu. Akaenda kuzvibhedhleya unoona abairirwe zvimweni zvimvura, zvimweni zvimhazi zvimweni ei zveshe zvinodiva unoona zvakachipa unozotoona panopere chinguva vatoite zvakanaka.

Zvatinoda ngezvekuti mitombo yeshe iri kubuda mazuwa anaya inge iriyo kuzvibhehlera ngokuti madhokodheya akafundiswa anotoziye mhando yemutombo inotengeswa saka vanotokumbiyire kuti enda wotenge mutombo wakati newakati azvizodi kuti waguma woutama iwewe waunyorerwa ndidhokodheya.

Mitombo dzeshe dzeshe dzechimanje-manje, dzinosise kuti dzinge dziri muchibhedhlera ,kana kusina ngadzinge dzirimwo munotengeswa mitombo muzvitoro mwona imwomwo. Zvinozondode kuitwa kuti kana muntu atenge mitombo wacho, aziye pekuuchengetera pakanaka pekuti usavhunda, ngekuti nzvimbo dzimweni dzinopisha.

Mitombo dziri kubuda mazuva anaya hadzina kunyanya kushata hadzidi antu asikazii kuti dzinoshandiswa sei. Saka vantu vanotengese mitombo vanofanira kunge vari vantu vanoziya ngezvemitombo. Chinode kundoitwa kuti vantu avavo vabhuire vantu veshe vanotenga mitombo vanoisa mitombo idzi pa.

Mutombo yeshe yakugadzirwa mazuwanaya mitombo ine simba maningi aisi mutombo yekutanba ndiyo. Muntu ukandoushandisa autori nguwa yakareba unenge watopona. Izvi zvakakosha ngekuti vantu vakupere kufa mazuwanaya saka vakude mitombo yakahlamburuka.

Ndau dzinogare vantu vanotwaya dzinofane kunga dzirimwo munyika mwedu dzakawanda ngendaa yekuti mumakanyi umwo vantu vanotwaya vanondosiiwa varimwo. Unoona umweni muntu akasungirwa pasi pemuti eizwi uchaite zvakanaka. Dai atorwa aendeswe kune amweni nguwa imweni waidai atodzokera.

Kweshe kweshe munyika hakuna nyika isina apengo, zvazvinongdoda kei ngezvekuti nyka yes ne pasi rese kugadzirwe ndau dzekuti vanotwaya vanogaremwo tinoona kuti vapengo vei hambamaningi mumakanyi mwo indaa yekuti havasi kutorwa vachiendesa kundau dzavanofana ku........

Hakunazve muntu unotwaya asina kumbosangana nezvakashata mumusoro mwake. Chimweni chinotwaise antu mazuva ano indaa yekutore mitombo dzimwe dzisinei neupenyu nekutore zvimweni zvinodhaka zviriyo mazuva anaya. Saka vantu vanode kuningirwa kuti havasikutore zvinodhaka zvinotwaisa ere.

Hutano hwemuntu hautangiri mumatsoka kana mumaoko hunotangira muhloko, hloko yemuntu kana ine ngonhlondo dzisina kuita chakanaka inoita kuti muntu ave nehutano hwakadzikira Saka vantu veshe vanoita zvekuti vanopengereka vanofana kuiswa kundau imwe chete vodetserwa nemadhokoteya.

Ndau dzinogare vantu vanopenga dzinofane kuti dzinge dzakawanda munyika, ngekuti vantu vanotwaya havafani kundooneke veinzenze nzerereka muzvitoro mona imwomwo, zvinoite kuti vantu vagare vari mundau dzisinga tyisi ngekuti vantu vanopenga vanokone kutoshatire muntu kutouraya chaiko.

Vana vadoodori vanotambudzika vanosise kuende kuzvibhehlera zvisinei nekuti avana mari, ngatiningire vanhu varimunharaunda mwedu kuti vantuvo ona avavo vanoda kidini takavasiya veirashika veifa tisinaa kuvaningira marure aatiregereri.

Veshe vana vadodori vakasise kuti vaone mukana wakafanana wekuenda muzvibhedhlera, ngekuti vana vanorwara rwara chinozovanesa ngechekuti vanotsinza apa avagoni kubhuya saka vasikakoni kubhuya vanondode kuti vangoningirwa ndichiremba nguwa ngenguwa.

Vana vadodori vanosise kuti vaende kuzvibhedhlera , azvizi kunaka kuti mwana arwara kwakugara naye pamuzi ngekuti unenge wei thembe kuti uchazoende kotsvake mumbuti wounomupa kuti apone, nguwa imweni chirwere chinorapwe ngemumbuti uwowo achisichopi.

Vana vadoko veshe ngava sasiwa veitambudzika mumakanyimo vantu ngasashaishira upenyu hwevana vakuru ngavasangondana vana vakaningira vana veshe vasina mitezo yakakwana ngavaonekwe sevantu ngavaendeswe mundau dzavo dzavano kugara

Hazvina kunaka kuti tigare nevana mumizi vasingaendi kuzvibhedhlera eya ana sekuru naanambuya akanaka anopa mutombo asi kuti azvina kufanana nekuenda kuzvibhedhlera chibhedhlera chinonasa kupendla wochiona kuti chiinyi chinonyanya kurwadza mumuntu.

Vana veshe vadodori vanosise kuendeswe kuzvibhedhlera vachindobarwa azvinei kuti une marE yakadini kana mare shomani chezvinondoda ngechekuti vantu vaonanne mukati umwu vaonesane kuti mwana uyu Unotambudzika asi kuti unofane kugara einingirwa ngezvibhedhlera.

Vana vadodori chavanongoda vanoda kugara veiendeswa kuchibhedhlera ngekuti ndau yeshe muntu kana asikagone kubhuya zviya hakone kukubhuira kuti ndozwe chakati asi madhokodheya akafunda anozviziya kuti zviro zvatinoda kurapa pamwana uyu zvakadai .

Vana vadoodori vanoda kugara vakaningirwa nguwa ngenguwa ngendaa yokuti ukasaningira vana ava azviiti chakanaka, vana vona avavo vanofane kugare vakaendeswa kuzvibhedhlera ngokuti mwana eikura zvikuru sei asati akugone kubhuya unonetseka kuti oziye kuti chinorwadza chiini.

Vana vadodori vanosise kunga vane mukana wekuona zvekushandisa zvakwanda zvoita kuti utano hwavo hwuite zvakadai ngemabhasikoro mwana akaona bhasikoro utano hwake hwuno hlamburuka ngekuti unenge eitogadzire upenyu hwake.

Vana veshe vanosise kuti vaende kuzvibhehlera vaaningirwa ngendaa yekuti vamweni vana avakoni kubhuya Saka nguwa ngenguva vanofana kuendeswa kuzvibhedhlera voningirwa kuti avana ere zvirikuvatambudza ngekuti mwana umweni unondoona eindochema eichema hauzii kuti chinomurwadza chiinyi asi akaiswa pamuchini.

Vana vadodori vakakosha tisavasiya sekuti vantu vasina basa kunzerereka kwavo nekuhamba hamba kuita kuti vagare varivatano saka vanoda kubatikirwa avafanirwi kumbunyukidzwa kodzero dzavo vana ava ngauye kuzvibhehlera vaonekwe kuti hunpenyu hwavo hwakamira.

Vana vadoko veshe vanosise kuva nemukana wakafanana wekuende kuzvibhedhleya azvinei kuti muntu une mari yakadini kana kuti une mari shoma zvakadini, muntu weshe wakasisa kuti aende kuzvibhedhleya kana muntu asina mare ngaadetserwe ngevantu vari muntaraunda mwaanogara.

Vana vadodori avafaniri kusiiwa veitambudzika munharaunda mweshe dzakatikomberedza vana vona avavo vanofanira kuti vandoningirwa nguwa nenguwa mwana unokone kurwaririka kana kutoone munhu akutoome musoro ,kana kuone munhu akutange kurwara unode kuti aendeswe kuchibhehleya kohloyiwa.

Vana vanosisirwe kuendeswe kuzvibhedhlera. Mwana akarwarira mumuzi azviiti zvakanaka ngekuti unofunge kuti apona kubeni aana kupona. Saka zvazvinondoda zvinoda kuti mwana weshe akotsora, mwana weshe azwe mundani ngaaendeswe kuchibhedhlera aoonekwa kuti chiini.

Vana vadodori vanosisa vagare vakaningurwa nekuti azvitenderwi kuti varware kusvika pakufira mumbatso vanofana kuti garei nerugare vaendese kuchibhedhlera oonekwa nana mbuya nana sekuru vanorapa vana vadodori.

Mwana weshe eibarwa unode kuti aende kuchibhedhlera kana mwana akakuwara zviyani ungadai epundure bhora kana kuwe mumuti musandomuningira meiti waidzionera wega mhungu yedede ngekuti wazviuraya wega ngekukwire mumbuti ngatimudetsere ngatiende naye kuchibhedhlera.

Zveupenyu azvindodi kuti munhu ugare uri wega. Chero marure paakasike munhu wakati munhu unofana kunge ane munhu unomudetsera. Saka zveupenyu zvinoda kuti unge une munhu unokudetserawo weunogara naye, weichionesana naye matambudziko akakomberedza vanhu.

Kugarisana vevamweni vantu kwakanaka. Hauzombozwi musoro ngekuti watame kuti muntu unokudetsera ndiyani. Ingaa mare chaiyo unotokwanisa kudetserwa ngemuntu uripadhuze newe. Chinondodiwa kuti muntu agare nevantu zvakanaka veidetserana mumatambudziko mumwoto ngemumvura.

Munthu aadi kurarama ari ega, unosise kudetserwa ngeamweni anthu, ngendaa yekuti munthu akararama ari ega, unozosangana nezvibingamupinyi zvaasikakwanisi kupedza ari ega. Zvinoda kuti munthu adetserwe ngekuti ungatozotwaya panapa kana kurumba bani, ngendaa yekuti unenge asikakoni kuzvipedza.

Hazvizi kunaka kuti muntu agare ari ega. ngekuti kugara urivega kunozoita kuti muntu atange kutwaya panoneapo, ngendaa yekuti muntu kana veiita matambudziko ako usikabetserani neantu unozopedzisira usikachafungi zvakanaka ndxondo dzinotoshata.

Muntu aana kusisirwa ngekugara ega, ngekuti akagara ega unofunge zvakawanda. Afunge zvakawanda asina muntu unomudetsere kufunga, zvimweni zvacho zvikaramba zveanenge echifunga, ndiko kuzotwaya manji, atichakoni kumubatsira.

Azvina kunaka kuti muntu agare Ari ega mumashango mumakanyi umo matinogara vantu vanosisa kugarisana zvakanaka mweidetserana kuti muntu uoneke kuti unodetsereka sei ngenda yekuti kugara wega kune matambudziko akawanda akaita sekuzopenga.

Zveupenyu hwemunhu zvinonetsa kuti munthu akubeurire zvakavanzika nezvakafishika zveshe asi chinondodiwa kuti munthu usagara uri wega. Kana une zvinokunesa mundxondo dzako bhuyirana neamweni zvinoite kuti urerukirwe.

Muntu ahunyanyi kuziikanwa ne vantu akawanda asi zviro zvakanaka kuti muntu akasangana nedzambudziko ramu tsidza uno bhuyirana ne amweni ake zvinoite kuti muntu asadzozi sungurira ngendaa ye kunetseka ne ngqondo dzinonesa saka muntu ngaaapote eionekwa ei bhuyirana ne amweni

Munhu ugare uri wega ngechekuti unorye sadza rako wega wopedza asi pazvinozotange kushata ngepekuti sadza rineiri rapera uchade rimweni apachaiti kuti woodetserwa ngeumweni ngekuti wakarya wega saka kubatsirana muupenyu kwakandonaka kunoite kuti zviro tibatsirane zviendeke.

Muntu kana eigara ariega zviyani pamweni pacho unotofa vantu vasingazvizivi vanozotoona muntu awora kuti muntu uyu unenge wakafa ngekuti unokona kufa madekoni Saka azvina kunaka kuti muntu anogara Ari ega kana muntu achigara Ari ega ngatipote tichimudongorera.

Zveupenyu azvidi kugara munhu uri wega zvinode kudetserana ngekuti paunofira aupaziyi ndakaona amweni anhu eifa echizoonekwa akaora mumamhatso mwawo zvinondodiwa kuti ugare weidyidzana neanhu zvakanaka zvirozvo zvinoite kuti upenyu hukunakire.

Zveuoenyu hwendu zvinofana kuti zvinge zvakati ryoryo kujeka ,chinozoite kuti muntu asajekesa zveupenyu hwake indaa yekuzviningirire pasi, ngatiningire vanhu zvakadaro mumakanyi mwatinogara kuti vanode rudetsero ndevari toendeyo tobhuya navo zvinyoro nyoro vanotibhiire zveupenyu hwawo.

Pazvinonakira zveupenyu ngezvekuti zvinoda kudetserana . Muntu ukandogara uri pako wega kudai azviiti chakanaka. Ngekuti vamweni vantu vatinoona veirumbe bani vaye indaa yekuti vantu ivavo vanenge vakagara vega veite matambudziko avo vega apana wekudetserana naye.

Nyanyanya kwatinogara kumakanyi uku azvidakadzi kuti mwana otadza kuona kuti mwana unopona seii, unoda kuti ubetserana nevamweni antu, anoziva zvemutombo anouya chikubestera kuti usashaishe kuhamba nemwana wako nekuti mwana wedu .

Zveupenyu azvidi kuti muntu andogara ari ega muntu ukagara uri ega zviya zviya hauzokoni kuti ukwanise kudzibatsira unode kuti ugare nevamweni vantu padhuze mweibetserana mweibhuirana zveupenyu. Izvi zvinoita kuti upenyu hwako hugare hwakahlamburuka uye hauzotwayi kana kurumbe bani ngendaa yekuti unenge une vekudetserana navo.

Moyo wemuntu inozikanwa nemuridzi wake, asichinondodiwa ngechekuti vantu vanofanira kudetserana mumakanyi umo, ukaona muntu unongatei unorwara arwara mumakanyi umo musamusiya eitambudzika ega muendesei pachibhedhlera chiripadhuze mumukurudzire kuti arapwe nguwa ichipo.

Zveupenyu hazvidi kuti muntu urarame uri wega. Kunyangwe wakafunda maningi weiziye zveunoita, uchandode kudetserwa ngeamweni antu asina kunyanye kufunda anaya, ngekuti hakuna muntu usina basa. Umweni ungatoita ingatei haana basa, asi eyitodetsera. Zvirozvo zvakakosha.

Chinodiwa ngechekuti kana une dambudziko rakutsinza, enda naro kune vamweni vantu vari munyika. Angadai ari madhokoteya kana vantu vaunovimba navo maningi. Vantu vakadarovo vanokudetsera hauzopedzisiri wafunge kudziuraya, ngendaa yekuti unenga watoona mudetseri.

Zvinode kugara neumweni muntu waunodetserana naye saka zvazvinoda zvinode kuti muntu kana ari pamhatso pake zviya eigara ega kunyanya nyanya vantu vanogara munharaunda vapote veindomudongorera vemuona kuti wakapona ere munhu wedu veibhuyawo naye.

Ndozvatinondobhuya kuti kuti muntu ararame zvakanaka unosise kuti agare neamweni zvakanaka eidetserana neamweni kuitire kuti dambudziko rikazokuwira nguwa imweni unoona muntu unokudetsera kunyangwe muntu usina ana uri wega, amweni aakidzani ako anokone kukubatsira zviro zvikatohamba.

Zveupenyu azvindodi kuti muntu urarame ega, ngendaa yekuti ukararama wega, akuna muntu unombozokudetsera. Saka zvinode kuti ndxondo dzake dzigare dzakati mhoryo. Indaa yekuti unofane kunge wei bhuyirana neamweni matambudziko anokunesa. Angaa matambudziko emumuzi kana matambudziko epayini.

Chatinondoda muupenyu ngechekuti muntu aafani kunyanya kugara ari ega, muntu unosisa kugara neamweni antu eichidetserana zviro zveupenyu nekuti akasagara neamweni antu unozopeisira otwaya ngekufunga maningi muntu anofana kuti abatsirane neamweni matambudziko anomusangana nawo kunyangwe mumbatso.

Ndau dzinotengesa mutombo indau dzinofanira kutsvakirwe vantu vanogaremwo, vantu ava vanofane kunge veiziya zvimotombo umwe ngaumwe unotengesemwo. Vanambuya nanasekuru vasikazii chero vanyorerwa nadhogodheya vanoda kutsanangurirwa kuti vanoushandisa sei.

Ndau dzeshe dzinotengeserwe mitombo dzinofana kugara dzakabeurwa, kana dzagara dzakabeurwa vantu vanoda kutenga mitombo munyika mweshe vanofana kuguma votenga, azvinei ngekuti isoto kana kuti mugubera.

Kunotengeswa mitombo kunofanira kunge dziri ndau dzekuti unoona zvakanyorwa iri kuretu kuti usahamba weibvunza bvunza ngandaya yekuti kana weirwara wakahairwa zviyani zvinonesa kuti uhambe eeibvunza vantu vakawanda zvinenge zveibada kunanga peunoziya asi kana pakanyorwa unokasira kuona .

Ndau dzinotengeswe mutombo dzinosisa kuti dzigare dzine mutombo dzakanaka mutombo dzisingarwarisi vantu dzakahlamburika dzekuti muntu ukatengapo unobazwe kuti ndatenga mutombo unotenga wakagonda unoziya kuti muntu akuurayi ngekuti unoziya.

....dzinotengeswe mutombo dzinosise kuti dzinge dzine mutombo yeshe inodiwa ngevantu. Ngendaa yekuti mutombo idzi dzikawanda zvinobaaite kuti kana muntu wabva kuna dhogodheya kuchibhehlera unoguma wochipuwe mutombo uyani wawanyorerwa ndidhogodheya, wokasire ku...

Toda kuti nyika yeshe izare antu anotengese mutombo. Kana mutombo dzaani peshe peshe. Hakuchina muntu uchati inini ndakatame mutombo ngekuti ndakatama pekutenga. Muntu unoite ekukorere kutenga ngemari yake yakaite shomane.

Nzvimbo dzese dzinotengeswe mitombo dzinosisekuva dziri nzvimbo dzinooneka nekuti muntu ahahairwa zviyani unoneseka nekubvunze anhu kuti ndau dziri pari ,dzinozise kunge dziri ndau dzinoziikanwa uye mutombo dzeshe dzinofanira kunga dzirimo muntu haafani kutambudzika.

Mweshe munotengese mutombo munofanirwe kunge mune zvikwangwari magwatirziro anotiratidziro kuti kwatakaningira ino ndokwekuende kundotenge mutombo ngekuti muntu ahahairwa zviyan unozoneseka kuti oende pari buka puka racho arizoperi.

Vanotengese muzvibhehlera nevamweni vanotengese muzvitoro vanofanire kunge veinyase kuziya machengeterwe emitombo idzi kuti kana tatenga mitombo idzi tobvunza tobhuirwa kuti tinodzichengeta sei zvinoite kuti mitombo idzi dzigare dzakasimba.

Ndau dzeshe dzinotengese mitombo dzinosise kunge dziri ndau dzinogara kudhuze neantu. Ngadzibeurwe dzigare dzakabeurwa nguwa dzeshe kuitira munhu ari pona apapo unokasire kootenga mitombo asina zvibingamupini zvaanosangana nazvo.

Ndau dzese dzinotengeserwa mitombo indau dzinofanha dzakahlamburika vantu vanofana kudziona. Chechipiri ngechekuti ndau idzi vantu vanoshanda mwo vanofana kuziya mitombo umwe ngaumwe kuti vadetsere vantu vanouya kutenga kuti vanopuwa chipimo chakadini.

Dzeshe dzinotengeswe mutombo dzinofanonge dziro ndau dzakahlamburika dzakati mhoryo dzinooneka dzinofanongehe dzine vantu vanoziya ngezvemutombo vanodetsera vantu vanenge vauya kotenge mutombo vaya vaya vanofane kubve veiziya juti mutombo uyu unomwiwa wakawanda sei uye unoshandiswa nguwai nenguwai.

...dzeshe dzinotengeserwe mutombo dzinosise kuti dzinge dzirimwo mudhorobha, mumakanyi imwona umwomwo nemuzvitoro kuitire kuti muntu wese unode kutenge mutombo adetsereke. Hazvisi kunaka kuti muntu unofa mare akaibata munyara, ngendaa tyekuti watame panotengwe mutombo.

Ndau dzeshe dzinotengeswe mitombo dzinofana kunge dziri pamhene panooneka, chechipiri ndau dzona idzodzo dzinofana kunge dziine vantu vanoshandemwo vantu vanoziye kudetsera vantu zvine mutsa kuitira kuti vantu vadetsereke vantu vachengeteke munyika mweedu ibudirire.

Munotengeswe mitombo dzinofana kunge dzirintau dzakachengetedzwa muntu haafani kuuya kutenga mutombo asina zamarese rabva kunadhokodheya madhokodheya ndiye anofana kunyora mutombo kumhunhu anode kuutenga.

Nyika ineyi yakanaka ngekuti yakaite kuti vantu vadetsereke azvibetseri kuti muntu oende kuchibhedhlera oguma onyorerwe mutombo wekotenga oguma oti puka puka oshaya pekutenga mutombo uya asi ngekuti nyika ineyi ine ndau dzinotengese mutombo zvakabanaka zvirozvo.

Munotengeswe mitombo dzinofanira kunga dzakabeurwa nguva nenguva. Ngendaa yakuti muntu kana anayo mari unofana kundoone mutombo paunoudira hazvizi kunaka kuti muntu unayo mari mumbudu, osvika otame pekutenga mitombo iye atombuirwa mutombo vekutenga ndidhogodheya.

Mhatso dzinotengeswe mitombo kana kuti zvitoro zvinotengese mutombo zvemumadhorobha zvinosise kunge zvine vantu vane mutsa netsitsi kuvamweni vantu ngekuti anambuya anouya koona mitombo amweni acho aakoni kuishandisa saka chainoda.....

Chinodiva manje ngechekuti vantu vanoshanda kunotengeswa mutombo kona iyoyo. Vanofana kunge vari vantu vanetsitsi nemutsa vanoite kuti muntu ukatendeserwe mutombo unotsanangurirwa mashandisirwere avo, uye nezera, uye nechipimo chinodiva pazera rimwe ngarimwe.

Vantu ngava fundiswe mumakanyi umwu, mweshe mweshe munogare antu, mumabuya nemweshe muno pindwa ngevantu, muno tambwe mabhora munoumu emusangano, vantu ngava fundiswe ngezve marariya, ngava fundiswe ngezve zvirwere zvirikute kesherazve.

Basa kuti vanhu vakure vasina chavanoziya kumakanyi. Vanhu vanofana kuziye matenda arikutekeshera nematenda amweni marapiro awo uye vanofana kuziya matenda arikuuya arikubve kundau dzakawanda. Saka vanhu vanoshanda muzvibhedhlera vanosise kuhamba ndau dzeshe vechibhuira vanhu.

Kweshe kweshe kunosangana ana kweshe kweshe kunosangana antu anomwa mumabuya mwona imomo. Vantu vanoziya zvematenda atekeshera arikunesa nekudzivirira kwawo vanofana kumbohamba vachibhiira vantu zvekuita. Vantu vakanga vafundiswa vanoita kuti zviro zvinake.

Vantu vanofana kuhamba vefundiswa mumabuya mweshe muzvibhorani mweshe unoungana vantu muzvitoro mwona umwomwo vantu ngavafundiswe maringe ngekuzvichengetedza kubva kumukondombera maringe ngekuzvichengetedza kubva kugomarara maringe nekuzvichengetesza kubva kuzvirwere zvakasiyana-siyana

Kweshe kweshe kwetinogara tinosise kuti tihambe teibhire vanthu vasizi kufunda zvetingaita kuti tibatsire vanthu vanoneseka ngeamweni matenda ari kutekeshera chinongodiwa kuti vanthu veshe vaziye kuti vangaitei kudzivirira matenda aya.

Munzvimbo munogara antu vantu vanosise kuziswa kuti vagare veiziya kwakananga ngeupenyu. Ngendaa yekuti ukaningira kuona kuti chirwere chenhunga chiriyo. Asi vantu vanosisa kutaticha kuti vangaite sei kuti vadzivirire chirwere ichi chisati chatekeshera mweshe-mweshe mwachinoe.

Hazvizi kunaka kuti kweshe kweshe kunogara antu kusaite vantu vanoziya, vamweni vantu vanofira muchidima. Chinodiwa ngechekuti vantu vanoziya nezve mitombo vahambe mumabuya mweshe umo veibhuyira vantu zvirwere zvinonesa uye zvinodzivirirwa sei .

Kweshe kunogara vantu ngakugume vantu vanoziya ngezvemitombo, vabhuire vantu zvinofana kuitwa kuti mitombo iwande, izvinoita kuti zvirozvo zvinake zvinakire teshe tiri munyika ngendaa yekuti vantu vasikaziyi vakafanana nevantu vaka...

Chinodiwa ngechekuti ,atidi kurekera vantu veifa muntaraunda .Vantu ngavakurudzirwe kuti vanofana kuende koonekwa, kuongororwa ropa ravo, kuti ropa ravo richakanaka ere. Kana rashata vokurudzirwe zvekuita, kana rakanaka, okurudzirwe zvekuramba vachiita.

Munogara vantu zvinongodiwa kuti vantu vadetserwe vantu vabhuirwe nezvirwere zviri kutekeshera vantu vazive zviri kupedza vantu kuti vazive kuti vangadzivirira sei uye chinyi chikaita kuti vantu vona ivavo vadetsereke munguwa yekunge zviro zvashata.

Panogare antu peshe peshe panosangane vantu vanofanire kuti vaziye zviri kuitika ngekuti kune matenda amweni anoha batira ngenyaya yekusangana nevantu saka vantu vanoda kudzidziswa ngezvematenda awo ari kutekeshera kuti usabatwa ngematendawo unodini uye kuti kana wazobatwawo.

Kweshe Kweshe kunogara vantu. Vantu vanosise kuti vadzidziswe. Kana vantu vakafundiswa vanoa vantu vakahlamburuka munxondo dzavo. Vanoziva zvekuita nezvekudzivirira ngendaa yekuti upenyu hwemuntu vanotoziye kuti huri mumaoko avo saka vanosise kufundiswa.

Kweshe kweshe vanhu ngavafundiswe, maererano nezvirwere zvatekeshera. Zvirwere zviri kutekeshera zvine mabatsirirwe azvo azvinoitwe vanhu. Vantu ngavafundiswe kuti vangaite sei kuti vaderedze zvirwere zvona izvozvo zviri kunesa. Izvi zvinobatsira kuti vantu vapone vasakasire kufa vaka.

Vanoziya ngezvemutombo ngavahambe mabuya eshe veibire vantu zvirwere zvirikunesa uye zvirwere izvi kuti zvinoitika sei kuti vantu varapwe kana kuti zvinodzivirirwa sei zvinhu zvakaoma, ngavakurdzire vantu kuti vaende koningirwe ngazi dzawo kuti adzina ere mukondombera ngekuti mukondombera ndochimwe chechiro chakapedze mizi.

Ti munogara anhu muntu weshe unouye kuchibhedhlera neweshe unoonekwa pachibhorani neumweni weshe unoonekwe kuchikoro unode kuti abhiirwe adetserwe maringe nezvemutombo maringe nezveutachiwana neutano hwake .

....vanoosise kutaticha maringe ngezvirwere zvowanda. Vadzidziswe mumakanyi mwona imwomwo kuti vanofana kuti vadini, vadzivirire zvirwere zvatekeshera. Zvirwere zvakadai nebeshamupengo uye neutachiwana hwemukondombera uye negomarara.

Vantu vanosise kufundiswa mumabuya umu kuti vanofanire kudzire zvirwere zviri kutambudza vanhu peshepeshe havafaniri kuzorora vantu pavanenge veifundisa vantu vanofanire kuhamba mweshe munoitwe mishangano veifundisa vantu.

Azvina kunaka kuti vantu vapere kufa vasingaziyi chinovauraya mumakanyi. Vantu vanosise kudetserwa maringe neutachuwana hwemukondombera kuti vantu vaziye kuti vanodzivirira sei utachiwana uhwu kuti husavabata uye kuti vamweni vavo vasabatwa ndiwo.

Chirikudiwa ngechekuti vantu mumakanyi mweshe umu vagare veiziya zvirikuitika. Saka tirikuti vantu vanoziya nezvemitombo ngavakokorodze vantu vaite muhlongano vakokorodze vantu muzvikoro vaabudise pabanze vovabhuyira ngezvemutombo.

Azvizikunaka kuti muntu kana ane mimba zviya ogare kanyi asingaendi koningirwa ndiana chiremba, uye hazvizi kunaka kuti muntu asvike pakubare mwana wake pasina kumboongororwa kuti haana utachiwana hwemukondombera ere, ngekuti unopedza vantu iye ariye honzeresi.

Chinodiwa ndechekuti vantu vanofana kutaticha nezvepabonde vari muzvikora. Vanofana kuzopinde munyika kuoroorwa vatochenjedzwa veitoziya kuti ndingaita sei kuti ndirarame upenyu husina utachiwana ndiine mwamuna kana kuti ndiine mukadzi.

Ane mimba uno sise kuti a ende kuchi bhedhlera agume kuchi bhedhlera uno sise kuti aonekwe kuti mwana uri mundani waka gara zvakanaka ere kana asizi kugara zvakanaka voita ma mbiya piya dzavanoti kuti vamu gadzirise.

Vanhu vaine mimba zviya kana kuti vanhu veide kubarisana ana vanosise kurye zviro zvinoite kuti mwana anozobarwa abarwe aneutano hwakanaka ngendaa yekuti takaona kuti zvinorya abereki vaine mimba ndozvinokanganisa vana.

Zvepa bonde zviro zvakakosha maningi zvazvino ndoda zvinode kuti ana baba arye imweni miti inoite kuti vantu ava vaite zvakanaka ngekuti azvi dakadzi kui muntu aunakidzwi ne zviro zvepa bonde iwewe une mwamuna wako mu muzi.

Zvepabonde zvakanaka asi zvinoda kuti munhu usati wasangana nemudiwa wako mutange mamboningirwa mohloiwa ropa renyu kuti raka hlamburuka ere kana rakahlamburuka mwobva mwaite madiro kana risina kuhlamburuka mwobva mwakurudzirwa kuti mungaita..

Kuti vanthu vanoite zve pabonde nababa vasati vabara mwana wavo, vanofane kuongororwa kuchibhedhlera kuti avana utachiwona hwemukondombera ere? Kana vane utachiwana wemukondombera vanofana kutoziya tinofane kutomwa maphirizi kana ndichinge ndapedza mwana wangu achengetedzeke.

Zveshe zvinoitika mukukanyarika nekurumba nekupunhura bhora, zvinoite kuti ropa remuntu rihambe chakanaka mweshe mwerinohamba. Zvinoitawo kuti mututu uhambe chakanaka. Zvinoitawo kuti mvura dzihambe chakanaka, uye kumwe mvura yakawanda. Wadaro watopedza.

Eya kusaziya kwakandofanana nekufa. Vamweni vantu vazhinji vanofunge kuti mwana akaite zvemutambo urikutambisirwe nguwa. Asi ,chevasingazii ngechekuti muntu kana eikanyarika ,eirumba ,kukwira nekudzaka ,ngazi irikuhambe chakanaka mumwiri, mututu unohambe chakanaka mumwiri, nyama dzinogwinya.

Zvese zvinoitika muzvikora umwo zvakakosha asi mutombo mukurusa mutombowo ngewekuti vana ngavaite zvekukanyarika zvekumbundura bhora zvekurumba rumba kugijimako kona ukoko zvinoita kuti vana vakure vakahlamburuka.

Kuti kukanyarika, kurumba nekukaba bhora muzvikora hakusi kuuraya chipo chemwa asi kutoite kuti nyama dzake muntu dzigare dzakahlamburuka. Mvura dzinohamba zvakawanda mumwiri, ngazi inohambe chakanaka mumwiri. Pamweni pacho...

Kukanyarika nekurumba, kurumba-rumba kona ikoko nekukhabe bhora, kwakanaka kunoite kuti nyama dzemunhu dzinge dzakahlamburuka .Umweni muntu aanyanyi kukona zvemuchikora, asi ukamuise muntandare unobaatamba maningi zvekuti unobaaone kuti ndopane chipo.

Mutombo wakahwara wetisinganasi kuziya mutombo wekukanyarika mabhonzo emuntu akagara eirumba rumba eikwira nekudzaka, nyama dzemunhu dzikagara dzeikanyarika kanyarika dzinoita kuti dzihluze mvura yemumwiri ihlamburuke ngazi inohambe chakanaka.

...nodiwa kuitika muntaraunda yeupenyu kuti muntu asangoti mhoryo kugara, otorye sadza ogara. Muntu unofana kuti ange ari muntu unokanyarika kuitire kuti sadza rawarya riya-riya rishande kuti usaite chirwere cheshuka.

Chinondodiwa mumwiri memuntu imvura, mvura ikatamika mumwiri mwemuntu aiiti zvakanaka umweni muntu ungaite ngekutemwe ngemusoro, atemwa ngemusoro kubeni hai imvura irikutamike mumwiri otoende kuchibhedhlera kunopedze mari eitenge mapirizi.

Umweni mutombo vakahwara vatisikazii antu takagara mumabuya umu. Ngevekuti hausi mutombo vekuti muntu unosaka kumwa mutombo. Muntu unofana kugara eikanyarika eikaba bhora eirumba. Akarumba maningi mangwanani ega-ega masikati ega-ega, ropa rake rinohamba chakanaka mvura dzinohlamburuka.

Mutombo mukurusa panyika panapa, mutombo uyu kutaticha zviro zvine chekuita nekugijima, kupunhure bhora, kurumbirirana. Izvi zvinoite kuti muntu aite muntu wakapona wakati gwindiri. Asi kuti zvinode kuitavo ane maziya, ngekuti zvinoite kuti muntu akuware maningi.

Azvidiwi kuti muntu urekere kuende ku chibhedhleya asi kuti usati waenda ku chibhedhleya unofana kuzvi gadzirira kuti usaenda ku chibhedhlera mutombo wacho kugijima maningi kurumba ku zvikora vana ngava rumbe ngazi inohamba chakanaka mututu unohamba chakanaka be mvura mu mwiri dzino hamba zvakanaka.

Paakagara peshe afaniri kundorye sadza eiata, otorye sadza oti vhubaya azvizi kunaka zvirozvo ngekuti zvirwere zvakadai ngechirwere cheshiga chiyani chinokonzerwa ngekuti muntu warye sadza apedza oradza kukanyarika. Munhu ngarumbe rumbe akhabe bhora aite ite zvinode kuitwa.

Muntu kana akarumba maningi kana kuti akapunhura bhora maningi unobuda ziya. Ziya raanobuda rinoda kudzoserwa ngekuti imvura yaiya mumwiri irikuba. Eya inobidsa mvura dziye ndani Ngekuti chainoda rinofanirwa kudzoserwa. Munhu unofanira kugara ane mvura

Zveupenyu hazvindodi kundogara uriwega. Zvinode kuti unge unemichini dzinokudetsera mukuone matambudziko arikuneseka newe mumwiiri mako. Vamweni vantu vanogula asikuti havazii kuti vanozweyi chavanondoda kuti vaningirwe pamuchini kuti vaonekwe kuti vanombozweyi .

Chendinoona ngechekuti zvimuchini zvidoko-doko zvinoshanda muvanthu zvakanaka maningi, zvinonasa kupendhla kuti chirwere chaanozwa chaicho-chaicho ngechiri? Zvimuchini zvona izvozvo zvikatamika pa chibhedhlera vanthu vanorapana zviro zvisizvo.

Azvizi kunaka kuti muntu andofunda eifunda asina chaanoziya pamusoro pezvemutombo, tiri kuti zveshe zvinofundiswa zvemitombo ngazvifundiswe kuvana vadoko vechikura nazvo veiziya kuti vangaite icho neicho asi vanoziya havo kuti chakashata kana chakanaka.

Zveshe zveshe zvinoshandiswa kuzvibhehlera zvazvinondoda ndezve kuti zvinofana kunge zveishanda zvimuchini izvonazvo kana zvashanda chakanaka zvinoita kuti vantu vaziye pekutangira nepekupedzera panyaya dzekuningira mwiri dzavo azvina kunaka kuti arapwe zviro zvasinga ziyi.

Mitombo dzeshe dzechinyakare mitombo dzinesimba yaambo, hadzina madzaka mbogadzikwa cheunondode kuita kutore badza rako otse munzinde chaiyo-chaiyo inokosha. Kana votore banga rako vobvise mapande chaivo-chaivo anodiva votorape hamayako.

Mitombo dzedu dzechinyakare tikasadziningirire pashi maningi tinozotopedzisira taa nyika yakatonaka panyaya dzemitombo, atichaneseki nekuti atina mutombo wechakati nemutombo wechakati. Ngendaa yekuti tinenge tagadzira mutombo dzedu ngekuti dzinoshanda miti dzeshe dzetinoona.

Mitombo dzeshe dzechinyakare dzakanaka, asi dzimweni dzacho dzinouraya. Chezvingoda kuitwa kuti tigare pashi naanasekuru akakura karetu. Anasekuru vona avawo anoziye zvinoshande mitombo ineyi, uye anoziye kuti ungatore mutombo wakawanda sei usingaurai.

Mitombo yedu yatinosanganda nayo mumakanyi umu. Mitombo iya yekuti mitombo inonesa kuona haidi mare yekubhadhara chako kundoziya mutombo. Wotoende mushango wotsvake mapande emuti wotouya woisa mumvura womwa mvura yacho. Kana kuti unoende kotore nzinde dzemuti.

Dzeshe dzemumabuya dzemumakanyi mitombo dzakahlamburika yaambo ngekuti adzisi mare yakawanda kuti muntu ave nawo .Dzinondode kuti aende mushango otse nzinde yemuti kana kuti otore makwande emuti kana madhakani acho otopona.

Mitombo yedu yechinyakare mitombo yatinofanire kuisa padenga denga, tinozviitasei zviro izvi? Tinotore mitombo yedu toiise mumabhodhlera totoitengesawo zvinoitwe mutombo inobva kumangere ngere, izvi zvinoite kuti tisimudzire nyika yedu uye vantu vatidakarire.

Mashango eshe ari mumakhaba mapande acho mashakani acho, nzinde dzakhona zveshe zvine simba rekurapa vantu chinoende koitika ngechekuti vantu vachon avachazii uye tinonyenyeredza n'anga nana sekuru anoziye mitombo.

Mitombo yakatikomberedza mumakanyi umwo atitoziyi kuti mutombo asi tinenge teitogare nayo ukainingira unotoona kuti mutombo iyi mitombo yemene chezvinondoda zvinode kuti muntu weshe paari aziye mutombo yonayo kuti mitombo kuti azokwanise kurapa amweni antu uye kudetsereka.

Chinodiva panyika panapa kuchendetedza ntaraunda yedu ngekuti hatingazii mutombo neusiri mutombopi. Zvazva kundoda ngezvekuti kana tachengetedza ntaraunda yedu. Tiende kodaidze ana sekuru anoziya mutombo akatikomberedze mundau dzakasiyana-siyana, ana sekuru ona vavo anozotibetsera kuti kombidze mutombo ne.

Mutombo dzedu dzechikanyi, mutombo dzedu dzechindau dzakanaka. Chedzinondoda dzinoda kunasa kuziya. Ngekuti dzimweni dzacho mitombo muchetura. Dzinouraya. Saka dzinoda kuziya kuti unotora chipimo chakadini. Saka dzinoda kuti tishande nana sekuru apo.

Mitombo dzeshe dzechinyakare dzinesimba, asi chinoyitika ngechekuti vakawanda avadziziyi, zvazvinondoda ngezvekuti vana mbuya vanoziva zvegavakava, varitore vari kuye ,voriyise mumabhodhleya anotengeswa, kana kuyiswa muzvipakiti zvinotengeswa, zvinoyita kuti va.

Chinongodiwa chete ngechekuti kana tazive mutombo wataziva, ngatichiyusima, tisauregera weyiparara, weyifa vana vedu vasingazive. Kana tatouziva, ngatichizivisa ana edu. Ana edu anozozivisawo ana avo, ana eana edu anozozivisawo ana eana eana eduya.

Pane zviro zvakatikomberedza mitombo asi chinotinesa ngechekuti atiziii kuti mitombo saka tinondoende kogume patinosvika teitofunga kuti aisi mitombo totoienyenyeredza totoisiya yakadaro asi mutombo uyu ndiyo inotiponesa dai taiichengetedza taitorarama makore akareba.

Imweni mitombo yakawanda yakadai negava kava iyo netsangamidzi nedzimweni mitombo dzakadai negava kava dzinoda kuti dzirambe dzeyindoshandiswa nekuti dzinorape zvakawanda hapana zvadzisingarape panyika panapa zvazvinotoda zvinoda kuti mundu azive kuti gava kava rino rapei.

Mitombo dzese dzechinyakare dzine simba chedzinondoda ndechekuti adzidi kungoramba dzeindogara mumashango dzeingooreramo dzinobade kuti tigadzire mitombo dzedu dzigare dzirimitombo dzekuti dzonoshandiswawo dzinokwanisa kutengwawo nedzimweni nyika izvo zvinoitawo kuti nyika yedu isimukire .

Mitombo dzemushango hadzina kumboshata dzine simba gurutu. Chadzakanakira ndechekuti audi kuendekootsvake mare yekootenga. Unotopinde mushango eototora mapande emuti kana nzinde dzacho kana mashakani acho. Waguma wotoirisa, womwa wotopona.

Mitombo dzedu dzatinoshandisa zuwa ngezuwa dzinoziikanwa ndiaana sekuru mumakanyi. Zvakanaka kuti tidzitore tidzigadzirewo magadzirirwe akaita mitombo dzakauya ngemangerengere totodzitengesawo teiona mare nyika yedu yachitoonekawo senyika inoshanda

Mitombo yeshe yakatikomberedza chinondoitika ngechekuti atiiningiri zvakanaka tinotofa kubeni hai taitofana taningira mitombo yeshe yatotidetsera, asi dai taigara pashi nanasekuru ekakakura karetu vanotidetsera..

Mitombo dzeshe dzemumashango nedzinobva kumuchero, dzinosise kuti dzigadzirwe dzimweni kamweni. Kana tadzigadzira toyisawo mumabhodhleya akanaka. Dzochitotengeswayo kunedzimweni nyika kuyitira kuti nyika yesu ibudirire.

Zvona izvozvo ndozvinoite kuti nyika yedu izoonekawo pane dzimweni nyika ngendaa yekuti tinenge takutogadzirawo mitombo yedu inozi iyi yakagadzirwe kuZimbabwe. Vanenge veide kutoonawo vanthu vari kuZimbabwe uye vanenge veida kutoonawo kuti kuZimbabwe kwacho kwakamboita sei. Votouya kutoona.

Mitombo yedu yemumakanyi yakahlamburuka maningi. Cheinondoda inode kuti tidetsersne vanhu. Tionesane kuti tingaita sei kuti tisimudzire mitombo yedu ngekuti nyika yedu inoningirirwe pashi ngedzimweni nyika, ngendaa yekuti tinonga teindoshanda kutenga mitombo dzimweni tisingagadziriwo yedu.

ngechekutii muntu azive kutii mbuti umwe ngaumwe uri mushango uripamuzi pake kana uri muberere mbuti uwona uwowo anoshanda asi aushandi kana usina chaunoziya mashakani emumbuti anorepei mabande emumbuti anorapei nenzinde racho dzinopota dzeirape zvimweni zviro.

Mitombo dzeshe dzechinyakare mitombo dzibari nesimba maningi asi kuti vantu vanodzinyenyeredza nekudziningirire pasi muntu uchazoone kuti mitombodzo dzakakosha zuwa raanohahairwa pasina chitoro chiripo pasina chibhedhlera chakabeurwa.

Mutombo dzedu dzechinyakare dzirimwo mumakanyi chinondoita ngechekuti mutombo uyu unomborapei saka kudai taitendera kuti ana sekuru ambouye kuzvikora afundise ana kuti mbuti wakadai mupini wakadai unorapeyi veitouya nawo .

Mitombo yedu yechinyakare inoshanda zvinesimba kudarike yechimanjemanje chinongodiwa kuziya mishonga yacho apana peisingarapi, kungadai kuri kukuwara kuri mushoka kungadai kuri kukuwara kuri pamushana kuno poneswa ngemitombo yedu yechinyakare.

Mitombo dzeshe dzechinyakare dzakati komberedza mukati mwodzakadai sngemuchero yakaita semakatapeya neimweni mitombo yakaita sekuti igavakava ngaichengetedzwe kuitira kuti vana vedu vachazobarwa vayishandisewo kana vasina mari zviya.

Mitombo dzedu dzemumakanyi dzechinyakare, chadzakandonakira ndechekuti audi mare maningi yekuende kundoutsvaga, chinondodiwa ruzivo, waruziva woende mushango, wosvika wokaya mashakani kana kutora nzinde dzemuti wotouya nadzo wotohluza nemvura wotomwa wotopona.

Chinonetsa ndechekuti vantu vatinawo mazuva ano vaane umbimbindonga avachafundisi vamweni mitombo yechinyakare, mitombo iyi ngaifundiswe vanhu, vanhu vaziye kuti wakaita sei kuto vaponeswe muupenyu hwavo, zviro zvoo zvakabaa naka vantu ngavatatiche mitombo yavo ndiyo ndaka.

Zviro zvakadai negava kava netsanga midzi zviro zvakadai zvinowanikwa pamuzi wako vogara nazvo kana warwara zviro zvakadai ngebesha zvakadai nemushana kana mazino unokwanisa kuzvirapa wega kwawo.

Vanhu vanosisa kutaticha zvemitombo, mutombo dzona idzodzo dzakatikomberedza adzisi mitombo dzekumbotamba ndidzo mitombo dzinoshanda asi kuti kusaziya ndiko kunotinesa saka muzvikora umwo vana vanofanira kufundiswa ngezve mutombo dzechinyakare zvinotidetsera.

Mukanyi mwona imwomwo, tikaona anasekuru anoziya mutombo tisavasiya ari anhu asina chavanoita. Ngativatore togara navo pashi. Ngavatifundise, tisavanyenyeredza ngekuti vantu vakakosha vanoita kuti ramangwana redu rihlamburuke.

Chandakandoona ngechekuti vana vedu vemazuwano avaziyi zvemitombo dzechinyakare dzechi bhoyi dzedu, zvinondodiwa kuti muzvikora umwu dzitochuta ngekutatichwa vana vadziziye vakure veiziye mitombo dzavo ungatei ukazotame mare unenge weitode kuti udetsereke.

Peshe peshe panofundiswa vanhu nezve mutombo vantu vanofanirwa kungeve baiziva kuti mitombo idzi dzakamira sei nekuti munyika medu mukanyi mwedu mitombo dzedu dzakati chakata chino ngotiuraya ndeche kuti hatidzitoreri zvakanaka uye hatifungi kuti tingabudisa chinhu chinoendeka.

Chinondodiwa munyika medu munomu kuti nyika yedu ifanane nedzimweni nyika, iningirirwewo padera, inofane kuti vanhu vatatiche nezvemutombo, mitombo dzatinoshandisa dzakabva kunze dzinongobva mumiti dzimwe-chete dzakafanana nedziri mumaperere edu nemumakaba edu.

Kana weiziyawo mutombo wechinyakare fundisaiwo amweni mumabuya emunogara nawo azvitenderwi kuti muntu aziye mutombo ega ngekuti dambudziko rikawire hama yako yeusine kufundisa uchazoona kuti uracha ucharashikirwa ngehama ngekuda kweumbimbindoga husina basa.

Saka zvinondodiwa ngezvekuti vanasekuru vakakura karetu vari muntaraunda mwedu, tisavanyenyeredza. Ngativakwededze padhuze. Vaguma padhuze totaticha zvemitombo kubva kwavari. Kana tataticha zvemitombo kubva kwavari, tizofundisawo ana edu.

Hazvizi kunaka kuti vantu vagare vasina chavanoziya mumakanyi. Vana vedu varikutadza kuziya mitombo inovabatsira kana vapinda munjodzi. Njodzi dzakadai ngekurumwa ngenyoka adzisi njodzi dzekuti dzinochengeta muntu kusvika aguma kuchibhehlera, dzinotoda kuti muntu aziye mu.

Munyika mitombo dzisina zera idzi dzakatanga karetu tisati tatombobarwa, vana sekuru vedu vanodziziya mitombo dzona idzodzo. Muzvikora ngamufundiswe vana vaziye mitombo idzi kuti dzinoshandiswa sei ngekuti muntu unokona kuponesa mupenyu hwemuntu kana eitoziya

Zveshe zvekutatichwa kwemitombo zvinofanire kubvire pashi mwana unofana kukure anazvo, zvakadai ngekupundure bhora mwana unototangire pashi anazvo azvizodi kuti muntu aite dhokodheya asina kumbotange kufundire zvemitombo anasekuru arimumakanyi ngaadzidzise ana.

Chinodiwa nge chekuti vanhu mu mabuya mwona imomo ngava ungane vagare pasi vana mutape ngava kukurudze vantu vo unganidza kana va ungana vantu ngava fundiswe nge vantu vanoziya zve mitombo kuti mutombo wakati unorape chakati zvino detsera kuti ndaraunda dzedu dzisa pere.

Mitombo dzeshe dzechibhoyi dziri mumakanyi umu, mitombo dzo dzikaunganidzwa dzikaiswa mumabhotoro akanaka maningi adzizoiti semitambo dzisina basa. Isusu tisu tinoningirira pasi mitombo dzedu asi tikazodziningira ingatei dzitori nesimba kudarika dzinogadzirwa mazuwa ana.

Zvazvinondoda ngezvekuti vantu vasatarisire nyika yavo pashi munyika mwedu munomu mwakati pfumimei maringe ngezve mutombo asi chinoitika ngechekuti ruzivo atina azvirevi kuti ruzivo atina asi ruzivo rwacho tinorunyenyeredza tinonyenyeredza n'anga nana sekuru edu anoziye mutombo wechikare.

Chinongoshandiswa panyika panapa ngechekuti takoshesa here zviro zvakatikomberedza. Marure wakatipe mutombo dzakawanda dzakatikomberedza. Chinongodiwa ngechekuti tive neruzivo, tizive kuti mutombo uyu unoshandei uye tingauita sei kuti ushande zvakanaka.

Chakanakire munyika mwedu ngechekuti mitombo yechikare ayitengeswi. Mitombo yedu yakatikomberedza aingambobhadhariswi. Saka zvinondodiwa ndianasekuru acho ane ruzivo avabhadharisi chavanongoda muntu anoda chete kufunda nezvemutombo ,saka ukagare pashi naanasekuru naanambuya unodetserwa maningi.

Hazvizi kunaka ngekuti munyika munomu muntu unofanira kugara echiziya mitombo vamweni vantu vanofa vakaningira ngendaa yekuti vatame mare yekuenda kuzvibhedhlera asi munyika mwetinogara umu mundaraunda munanasekuru nanambuya vanoziye mutombo ngatiendeyo kunanasekuru nanambuya.

Mitombo dzeshe dzechinyakare dzechibhoyi dzinosise kuti dzitatichwe ngevana vana muzvikoro ngavatatiche ngekuti zvinovabatsira umweni mwana unokone kurumwe ngenyoka vana veibva kuchikora kana mwana akataticha zvemutombo unotomubhiira utomubatsira otozogume kuchipatara apona.